Mu bintu bibangamira uburimyi ni co gituma hariho ibintu bita inkukura nk'abantu barima ku misozi miremire ihanamye ifise ahantu hatembagara bibasaba kwama bariko baraca imikobeko, kuko imikobeko ituma inkukura zigabanuka, kubera umuvuduko w'imvura abari mutoyi.

Indimu ni igiterwa gisigaye kokunwa n'abantu benshi, kuko, ubu uyo usanga ahantu hose ku mihana baragiteye, kuko indimu ni camwa ciza, kuko kirashobora kugabanya imicafu imfungunro azoba azifisi kirashobora no gukoresha kwoza ibintu vyose babiriko imicafu kugira ngo bisigare bisa neza.

Amazi ava mu musozi afise akamaro kanini cane nk'abantu batera ibiterwa musi y'umisozi canke musi y'amashamba ayo mazi rero aratuma ibiterwa bihegereye bironka amazi ameze neza nk'abantu barima nk'ibirayi ubushaza canke ibitunguru bakaronka amazi bitiriwe birabavuna.

Kugira ng' umwimbu ugende neza mur'iki gihe ,bigusaba yuko ikirere uba wamaze kuciga neza ukabona yuko imvura izorwa ,ubu uya ubuhinga bwarateye imbere kuburyo bwuko umuntu azobona ibintu bizoba no mumezi atatu, nico gituma rero abantu benshi bisunga impanuro z'abafundi b'indimo Kuko baba barabibonye ivyo bintu .

Uburyo bw'amatunda bwarateye imbere mubisagara bitandukanye. Kuko amatunda afise akamaro kanini kubuzima bw'abantu, baba abakuru canke abato. Abato bobo urumva bisaba akamaro kanini kandi kihariye, kuko bituma ubwonko bukura neza. Canecane no kubavyeyi bacibungenze kugirango abana bibungenze bagire ubuzima bwiza.

Igitegwa c'umyumbati ni igitegwa gifise inguvu bigatuma iyo wagiteye n'isi irakomera munyuma bahatera ibindi bigatuma bikura neza kuko isi iba yagumye ikomeye akanovera k'isi kaba kagumyeyo imyavu uba washizemwo igumayo kandi ni igitegwa mukumera giteba kandi kikera gitevye.

Ubundi bufite ikibanza kinini ni yo mpamvu umuremyi abafise n'inka canke impene bishobora gutuma aronka umwavu w'ikirundi ashobora gusahiriza n'umwavue w'ikizungu kugira ngo mu gihe ateye agiye gutera ibirimwa mu mirima bishobore kuzoronka ingaburo nziza bituma ibiribwa canke ivyo bateye bigira ugukura neza.

Amazi nikirumara ku bazima bw'umuntu canke ku bantu bakora ibintu vyo kurima, kuko amazi atuma ubuzima bugenda neza bugatuma ibintu vyose bikura ibintu vyose bigatuma byegera aho vyategeza kugera ni kuvuga nk'ibiti biteye kunkengera ari mirima iri hafi yabo aca aronka amazi ku buryo bica bikura neza.

Amashamba acimeza n'amashamba asigaye acuzwe cane gose, kuko ibihugu vyose birayakingira, kuko aba asigasiye umutungo w'igihugu, nko mugihe haba harimwo ibikoko, bisaba yuko ibikoko mutabikomakoma kugirango ibikoko bibeho vyidegemvya vyishira bikizana.

Burundi no mwugukorwa n'abantu benshi bagize igihugu c'uburundi ukaba mwuga ukozwe neza mu buhinga bwa noni utuma abantu bashobora kwiteza imbere bagatumwa imiryango yabo abana babo bakiga neza ata ikibazo na kimwe bagize.

Mu ngo zacu canke mu bibanza bihurumbirwa n'abantu benshi, biradusaba gutera igazo, bikaba ari ivyatsi bishobora gufata isi igakomera neza, hama bituma n'ahantu hasa neza mu gihe ivyo vyatsi wagiye urabigirira isuku, mu gihe biriko birakura ukabigabanya bikagira imitwe itari myinshi, ikaba n'imitwe ireha, bica bituma ahantu hasa neza.

Iire igiterwa c'ibiharagena amababi abarundi benshi bakoresha nk'imboga, kuko afise akamaro kaneni cane atuma abantu bagira amaraso akwiye ekamberese n'abantu bafise ikibazo c'amaraso abahinga mu bintu vy'imirire barabahanurira kurya ayo mababi, kuko atuma umuntu agira amaraso akwiye.

Mukurinda inkukura, mukwirinda yuko imvura ishobora gutwara ibiterwa uba warateye nico gituma bidusaba canke abahinga bindimo baduhimiriza gutera ibiti nk'imikaratusi ku mitumba ihanamiye indimo kugira ngo amazi ava ku misozi atazohitana ibiterwa tuba twarateye.

nyuma yukuba ufise umwavu mva ruganda canke y'ikirundi bigusaba gutera neza ukaba waraciye imikobeko kugirango umwimbu wawe uzowuronke ari umwimbu usa neza kugirango n'ibintu wateye nimba ari ibigori canke amasaka kugirango bikure vyorohewe.

Ku nkengera z'ibiyaga canke ku nkengera z'inzuzi zininizinini aheshi usanga harahateye ibintu vy'ibigazi, ibigazi rero bikaba bifise akamaro kanini ku babiteye kuko usanga bivamwo amavuta canke ibigazi bigatanga inkwi canke bigatanga ibintu vyo gusakara amazu.

Uguturutsa inka canke kuja kuragira inka ku musozi canke ku gahinga, ivyo n'imigirwa bamye bagira kuva kera ariko ubuye kubera abantu bagiye baragwira ibibanza vyo kuragiramwo bikaba vyaragabanutse, nico gituma abafundi canke abaganga b'ibitungwa babwira yuko aba banyagihugu bategerezwa gutungira inka mu ruhongore kugira ngo amase atononekara canke ngo asanzare.

Kimwe mu bikoko bigize ubutunzi bw'igihugu bituma ba mukera rugendo baza ari benshi bisukira kuko ni igikoko kiba mu mazi kitarya inyama kirisha ivyatsi ku misozi, muga kumurango kiba kiri mu mazi ku buryo bw'uko nabaje bakiraba bakiraba kiri mu mazi.

Uburimwi vyo ku mitumba butangiye n'uburimi bwo mu kiyaya, kubera uburimwi bwo ku mitumba bugusaba kuba muri kuraca imikobeko, ariko uburimwi bwo mu kiyaya ni uburimyi butagusaba ibintu vyinshi ukira gutegura ahantu uzorima ukabagarira neza ivyo wateye ni co gituma rero inkukura ku mirima itewe mu kiyaya atangorane n'imwe.

Rozibw' inkoko n'umugambi usigaye ugezweho mu gihugu cacu eka no kw'isi yose, kuko umworozi w'inkoko aronka amagi akazishora vyihuse inyama atorimwe akayibaga na ho bisaba ubuhinga bwinshi mwu kuzorora, kuko iyo ari nyinshi zirashobora kunobana zigapfa.

Umuceri n'igiterwa gikunda kurimwa n'abarundi baba mubiyaya vy'imbo, uyo muceri rero ukabufise akamaro kanini mungo, kuko abantu benshi barawukunda, rero niyo mpamvu abantu benshi bawuhurumbira, kuko no kw'isoko uragurwa cane, rero mukuwurima nawone uragorana, kuko usaba amazi menshi bikakugora rero ari ahantu hatagira amazi.

Ku misozi canke ku micamo abantu baratera ibiti kugira ngo inkukura ntizohitane ibiterwa biri munsi y’imirima , nico gituma abantu benshi baratera imikaratusi canke ibindi bintu bita imishirakure kugira ngo isi igume ikomeye neza mu gihe haguye imvura inkukura ntihitane imvura iri musi y’ivyo biti.

Ingagari ni igiti bashobora gutera murugo, canke inyuma y'urugo kuburyo bwuko gishobora kuba nk'uruzitiro ruzitiye inzu kuko kirakura kikaba kinini kigasanzara ahantu hose rero abantu benshi barakunda kugitera nk'uruzitiro.

Iyo izuba rirashe canke iyo izuba rirenze, hari udukoko dukunda kuba tugaragara kumugoroba canke mugatondo dutembera hejuru y'amazi. Utwo dukoko rero dutuma baukerarugendo baza benshi mu gihugu mukuhatembera mugatondo canke kumugoroba baraba ivyo utwo tunyoni twigira ku mazi.

Abantu bakurikirana iyagurwa ry'ibisagara muriki gihe ca none baragaragaza yuko gusiga ikibanza abana bashobora kugiriramwo siporo ari ingirakamaro kugirango abana bashobore kuja kuronka ibintu vyi myidagaduro ari gukina imipira y'amaguru canke y'amaboko.

Mu ntara hose uzogenda mu Burundi bwose uzohasanga abantu barima ibigori, ibiharage, kuko nivyo biterwa mbumba rugo mu bantu benshi bari mu Burundi ariyo mpavu ahantu hose uzoca uzohasanga ibigori ariko vyose bigaterwa kugira uzoronke umwimbu mwiza bigaterwa nuko wabirimye nico gituma ari gukurikiza impanuro zabafundi z'indimo.

Amashamba cimeza afise akamaro kanini ku buzima bw’umuntu Kuko niyatuma imvura igwa canke no kugira abantu baheme imyuka isa neza, nico gituma ahantu hatagira ibiti haragoye kuba ,rero iyi hafise ibiti ni kubibungabunga bagashiraho n’umugwi ujejwe gukurikirana yuko ata bantu bavyonona.

Kuva kera ubworozi bw'inka n'ubworozi bwasaba yuko abantu bagendagenda bakagenda kure, ni ukuvuga iyo waturikije inka ukazijana ku kabande canke ku gasozi nukuvuga iyo zimaze kurya canke zikarisha zigahaga zisaba yuko sasita uzitwara ahantu zikanwa amazi zirenza kuvyo zariye.

C'ibigori n'igiterwa mbumbarugo cokimwe n'ibiharage isoya, ingano n'amasaka, rero n'ikigori n'igiterwa gifasha cane abanyagihugu ku buryo bw'uko iyo ceze baragisarura bakacanikira kikuma bagasyesha hakavamwo ifu igaburira abana kugira ngo bakure bafise amagara meza.

Amazi kubera afise akamaro kanini mu buzima bw'umuntu nico gituma abantu benshi begereye ahantu hari amazi bituma iyo bagiye kurima canke bagatera ibintu bituma bigira ubuzima bwiza bigakura vyihuse kuko mugihe iyo habaye imvura nkeya canke izuba rikaka ari ryinshi bituma ibiterwa biba nabi ariko iyo amazi arwiriye canke ari mesnhi bituma bituma ivyo biterwa biba neza

Abasokuru bacu canke abakurambere bacu kugeza na nubu hariho abantu bakinywa itabi rirya ry'ikirundi ritaciye mumahinguriro, hariho amatabi rero abakera bahora bita tura umbombeke canke ngo tura untekere bitewe naho umuntu akomoka nico gituma ayo matabi abantu bayanywa mukondo bamwe bacisha mumazuru.

Muburundi hari ibirimwa biterwa mugabo ugasanga nt'ibikunda k'ubana nkogutera ibigazi ugasanga biteye hamwe n'ibigori ivyo bigori rero harigihe usanga vyabuze izuba canke umuco kuburyo usanga mugukura bitagenda neza hama hagakenerwa no kubibagarira iyo utabibagariye nt'ibiheza ngo bikure neza.

Igitungwa camye gitungwa n'abarundi kuva kera , Kuv'aho hambere hose basokuru bamye batung'inka. Inka rero n'igitungwa gikunzwe n'abantu bose kw'isi , bigatuma rero abantu bose bagihurmbira, baba abatama baba abana , rero gituma abana baronka amata ; abavyeyi bakagishora kw'isoko bakaronka ivyo kwikenura n'ivyo kugira ngw'abana babo babeho neza.

Mu Burundi hariho ibitegwa bimwe bimwe bidusaba guhigira ibiti dushigikiza, hariho ibitegwa vyitwa ibiremberwa mu bwoko bw'ibiharage, mu gukura rero bikura biduga, bidusaba rero guhiga ibirembezo dishinga hampande y'igitegwa, kugira ngo kizoshobore gukura neza gitondera kitazogwa canke ngo kigire kimera nabi, kugira ngo tuzoshobore kugira umwimbu umeze neza.

Amashamba cimeza yarahonye mu Burundi, ariko ubuye abantu benshi baca bijukira gutera ubundi bwoko bw'ibiti, hariho amagereveriyo, hariho imikaratusi, hariho imisuna, rero muri ico gihe wateye imigereveriyo canke imisuna, ituma ahantu wayiteye hakomera, hakaharinda inkukura, ariyo mpamvu abantu benshi bavyijukira.

Itabi n'igiterwa ubu abarundi benshi basigaye barima kubera basanzwe yuko itabi naho rifise ingaruka mbi ku magara y'abantu mugabo abantu benshi bararikunda kurinwa kuko bavuga ngo riragabanura ibibazo mugabo rero muri ico gihe umuntu yaririmye kubera yuko abayishakira amafaranga arijana kw'isoko bakarigura.

Ubworozi n'ingirakamaro ku barundi benshi, kubera yuko ubworozi bw'ibitungwa bitobito nk'inkoko impene canke ingurube n'ubworozi butuma umuntu atabura ikintu na kimwe yikora ko mu gihe abafise ikibazo mu gihe abana bari mu kuja kw'ishuri canke hari akagorane kateye mu muryango nico gituma umuntu ashobora kugurisha inkoko zibiri akaronka amafaranga yo gukemura ico kibazo.

Ubworozi bw'inka bwa kijambere n'ubworozi busaba ibintu vyishi kuko zisaba kubaka uruhongore rwa kijambere ugasiga isima hasi kugira ibinono vyazo zikomere hama ukaziha ahantu zirira hameze neza n'aho zinwera amazi kuko ahantu ziba n'aho zinwera amazi ntihaba hegeranye canke ngo habe ahantu hamwe.

Kurya umuntu agirira isuku umubiri nico gituma n'abarimyi iyo bagiye gutera igiterwa bategerezwa ku bikurikirana baka bigirira isuku kuko iyo utabigiriye isuku ngo ubibagarire kugirango bironke aho bihemera nuko bigenda neza bituma rero ivyo bintu wateye canke ivyo birimwa wateye bidashobora gukura neza.

Mu miryango myishi mu Burundi abantu beshi bararima ivyati bituma mu hira hasa neza hambavu yo gutera ivyo vyatsi baratera n'amashurwe kuburyo bwuko uzosanga ugiye kuhatembera hasa neza kurusha hoba hari ivyatsi vyonyene rero ayo mashurwe umuntu arayabungabunga akayakata iyo ariko arakura.

Ibitungwa bimez nkabantu nico gituma aborozi bibitungwa bakenera guhiga ahantu bashirira amazi yibitungwa iyo vyahejeje kurisha kugirango bironke ahantu binywera amazi, nico gituma abungeri iyo baturukije mu gahinga baca bahiga ahantu hari amazi kugirango ibitungwa bihejeje kurisha bahite bavyerekeza ahantu hari amazi ivyo bitungwa bironke amazi yo kunywa.

Ibintu bijanye no kirima bigusaba kumenya ko ibiterwa hari ibindi biterwa bitabana mu gihe ushaka kuzogira umwimbu mwiza ntushobora gutera nku muceri nko munsi y'ibigazi kuko ibigazi ntibibana n'ibindi biterwa nki miceri bigusaba rero yuko umenya ibitoki canke ibiterwa bindi bibana akaba arivyo ujanisha mu murima umwe.

Ibiti vyimi suna n'ibiti bisigaye biterwa cane ku nkengera zu ruzi canke za mabarabara kuko zirarinda inkukura canke nku ruzi iyo rwamaze kuzura canke rufise inguvu nyishi ziratuma zirinda inkombe zi nzuzi kubomagurikira muri urwo ruzi canke ngo hagume haguka.

Igikorwa coguca imikobeko ku mitumba canke, kuva kuri ba sokuru bacu kugeza n'ubu ni yo mpamvu ahantu hose ku misozi hahanamye bategerezwa guca imikobeko kugira ngo barinde inkukura zishobora gutwara ivyo abanyagihugu baba bararimye hama kugira ngo n'ivyimburwa bizobe vyiza.

Mu bwoko bw'inyoni dufise mu burundi ziguruka hariho ubwoko bw'inyoni bwibera mu mazi ero ni co gituma kenshi bamukera rugendo iyo baje gutembera usanga begereye ahantu hari izo nyoni, kuko ziratera amazi igatembera ku mazi zikigira utuntu tubereye ijisha abantu bakunda.

Imwe mu wunyungu zokworora inkoko n'a magi amagi atabwa n'inkoko rero amagi kugira uzoro nk'umwimbu mwiza canke umwimbu mwinshi w'amagi ni uko inkoko bo wazigaburiye neza ukaza ahantu ziba zisanzuye k'uburyo bw'uko zita magi ata nkoko n'imwe imena iya yindi.

Ubworozi bw'inka kuva kera kuri ba sohokura ubwami bukorwa ni co gituma no mu kuraba ubutunzi bw'ubuntu baraba inka umuntu atunze ubwoko bw'inkare buri kwinshi buvwa ari yo inka z' akagaju inka zikirayi inka zi ikivuzo muri zo zose inka y'akagaju ni yo nka ikunzwe.

Bavuga mu kirundi ngo uwushaka inka aryama nkayo nico gituma abarozi b'inka ntibataryama ntibasinzira aguma yiyumvira ukuntu inka yiwe izobaho neza, hama agahiga ahantu iba akayihigira uko izonywa amazi akaja guhiga ivyatsi bizoyifasha mu gihe izoba iri mu nzu.

Uburimyi ni igikogwa camye gikogwa n'abarundi benshi cane uravye abantu bakora uburimyi mu burundi n'ibice birenga mirongo umunani kw'ijana yahantu hose uciye hama mu gihugu hagati usanga ahantu hose hari indimiro bararimye ibiharage bararimye ibigori barateye n'ibitoke k'urugo.

Ibigazi ni ibiterwa bisigaye bifise agaciro kanini mu miryango mikeya yo mu Burundi. Kuko abantu babirima, bituma baronka amafaranga. Kuko amafaranga ava mu bigazi baba basyeye bagakuramwo amavuta agashora kw'isoko. Amavuta nayo akaba akenerwa n'abantu benshi muriki gihe ca none.

Ubworozi bw'inkoko abantu benshi basigaye babuhurumbira kubera yuko inkoko ivamwo ibintu vyinshi, igatanga umusaruro mwiza mugihe yagaburiwe neza wayitayeho, ukayivuza, ukayigaburira ibintu vyonse bifise akamaro, ukaba wayihaye ahantu iba yisanzuye, yidegemvya, itagongana n'izindi.

Umugirwa wo gucanir'inka k'umugoroba n'umugirwa watanguye kuva kera na basogokuru barawuturaga ,n'ubu turacawugendera n'ukuvuga rero iyo inka zitashe k'umugoroba zivuye kurisha abana barasakumba ivyatsi hirya no hino kugirango abantu bashobore gucanira ziryame zisusurutse birukane n'amasazi.

Icayi n'igiterwa njabuka mazi Abarundi bashize imbere kugirango gishobore kwinjiriza igihugu amafaranga mvamakungubu hama abenegihugu bagikurikirana bashobore kuronka n'ubushobozi bwo kwifashisha ico giterwa rero bakirima ahanini ahantu hagerereye ibibira n'amashamba.

Borozi ba kija mbere b'iki gihe aborozi canke abaganga b'ibitungwa barahimiriza aborozi b'inka guhiga ibifungurwa vya kija mbere ari vyo birimwe ivyunyunyu bituma inka zariya ico c'unyunyu zigira amata menshi canke zikagira inyama nyinshi bikaca vyoroha kuzitunga.

Nita ku burimyi bwo muhira canke bita akarima ko mu gikoni. Ni ibintu bigufasha iyo uri muhira bitagusaba kuja guhiga ibintu vyinshi kw'isoko, nk'ibitunguru, imboga ub'ubifise hafi urasimira ku karima ko ku gikoni ugatora bikeya ibindi vya nkenerwa ukaja kubihiga hanyuma.

Gutunga inka z'ikizungu sibisaba gutunga inka nyinshi. Imwe yonyene irakwiye kugira ngo izokwororoke, izovyare izindi zose. Ico bigusaba gusa n'uko uba wayifashe neza, ukaba warayubakiye neza, ukayisasira ahantu iryama, ukayihanagura mugihe mu gitondo uvyutse usanga isa nabi. Hanyuma ukaba warayiteguriye n'ahantu izoza iranywera amazi n'aho izorira.

Uburimyi bwanone busaba kwitondera impanuro z'abafundi b'indimo, kuko iyo utabikurikije umwimbu wawe ugenda nabi mugihe wegeranije amabango, mugihe wacucikiranije imbuto nyinshi mw'ibango rimwe, ivyo vyohe bica bikura bimeze nabi bimwe bigatuma ibindi bidakura rero niyo mpamvu ari kuvyirinda.

Guturutsa Inka umuntu akazitwara kugasozi canke kugatumba iyo Inka ari nyishi iyo ziriko zirarisha kurako kugatumba zigenda zirahata amase; ayo mase rero niyo agaruka agahinduka umwavu ubu nico gituma abantu benshi bahinduye guturutsa Inka bakazitungira munzu kugira ngo umwavu zari guta mugahinga ziwute ahantu hamwe.

Imbata n'ibitungwa ariko biri mu bwoko bw'ibiguruka, imbata rero ikaba ifise inyama iryoshe, mugabo abantu benshi ntibitaho kuzorora, mugabo imbata n'igikoko gikunda amazi cane, bisaba kugitunga yuko uba warakigeneye ahantu kizoronka amazi gishobora kuza kirogamwo.

Igikoko c'imvubu n'igikoko dukunda kubona mu mazi manini manini nkibiyaga canke inzuzi zagutse. Mugihe rero imvubu yoba yariye nkumuntu canke yariye ikindi gikoko ntishobora kuguma muzindi. Ivyo yonyene ica yikuramwo ikaja kuba ahantu hayonyene ikazosangukira hiyo mugahanga.

Amashu ni kimwe mu mfungurwa nyinshi, abantu bajejwe ivy'amagara y'abantu bayihimiriza abantu gufungura kubera iratuma abantu bagira amagara meza nk'abantu bafise ingorane zo kubona. Abantu nkabo iyo bariye amashu biratuma basubira kubona neza, ingwara y'amaso ikagabanuka.

Igiti c'umugano n'igiti abantu bakera abamye bakoresha mu kwubaka, kuva kera hose barakoresha mu kwubaka amazu abantu batuyemwo canke mu kwubaka amazu y'ibitungwa, ariko ubu uye imigano barashobora no kuyitera ku nkengera z'inzuzi kugira ngo inzuzi zikomere ntizishobore kuza zirasenyura ku nkengera kugira ngo n'abantu batuye hafi y'inzuzi ntibagira ibibazo.

Kera abarimyi iyo bavuye kurima barahitana imisigati canke ibikaju kuko wasanga biri ahantu hose rero iyo umurimyi avuye kurima agatahana igikaju yagenda aragikokora agenda arahekenya kuko igikaju gifise amazi asosa murico gihe caragarukana inguvu canke umuntu yakamye isukari agashobora kugarura isukari yabuze mumubiri.

Igitegwa kuva kuri ba sokuru bacu bamye bakoresha, hari abagifata nkuko umenga n'umuti mu gihe umuntu akuze canke umwana afashwe n'umwuna baramubwira ngo unyoye itabi umwuna urahagarara, ariko uravye iryo tabi rirafise n'ingaruka mbi ku magara y'abantu kuko ibihimba vy'ihumekero birashobora kwononekara.

Mubutunzi dufise mugihugu harimwo amazi, amazi kandi nibwo buzima umuntu agizwe n'amazi kandi rero kugira ibintu vyose bibeho n'amazi abituma, rero kuba amazi tuyafise n'ibintu vyakamaro kakomeye cane kuko n'ibiterwa bica bikura neza vyaba ibiti vyaba ibiterwa vyose abantu bafungura bigatuma bikura bifise ubuzima bwiza.

Ri bindemo kw'isi hose, bitewe ni'uko babona isi igenda iratakanuvera bahanurira abarimyi kugira ngo amasi yabo canke ibibanza bari bamwo bashoboye kuzabarabiziganya mu kubitera ni ukuvuga yuko mu gihe umurimyi akuyemwo ibiterwa arabanza akarindira hagaca ikiringo kinini kugira ngo azosubire ku harima kugira ngo ivyunyu n bizoe vyoasubiye ku garufu.

Uburimyi kugira ngo butange umwimbu ushimishije bigusaba kwama uriko urategura neza hutera canke kugakurikiza impanuro z'abajejwe gutanga impanuro n'amapfundi b'indimo kugira ngo ibitegwa nibabitera ntuzobitere bitabana nko gutera imyumbati n'ibigori urarige usanga bimwe vyabujije ibindi gukura.

Ikibanza gishobora kuba kirimwo abantu barenga babiri canke batatu, Abantu barashobora guterayo ibiti kugirango abantu bashobore kuronka agatutu canke umuyaga mwiza bahumeka canke bagahema umwuka mwiza nico gituma rero hambavu yo gutera ibiti abantu barashobora gutera ibigazi kungo zabo kubera ibigazi birashobora gutanga n'amafaranga.

Tungo abantu benshi bakunda gutunga biguruka hariho inkoko hariho inuma hariho n'imbata canke n'idendo imbatarero n'igikoko gikunda amazi menshi iyo gitunze rigusaba kwamabora gitegura iyantu kizoronka amazi yokwoga canke kunywa, kubera gisaba amazi menshi kugira kibeho neza atangorane.

Ubworozi bw'inkoko mu gihe bufise ikibanza kinini ciyaguye zishobora gutemberamwo zigashirya ziyaguye zikarya ivyatsi zikaronkanu zinobagura zikaronkanu zisura kugira ngo ziromwe udukoko tuba musi y'ivyatsi canke musi yivu aba arisawa cane, kubera inkoko zirakunda utwo dukoko zigatuma zigira n'amagi afise akamaru kanini.

Igitabi n'igiterwa abantu bakunda kurima kuko babonamwo amafaranga mu gihe bakijanye kw'isoko ariko abahinga mu bintu vy'amagara y'abantu basigura yuko itabi abantu bose barifata bakarinywa ribagirira nabi mu bihimba vy'ubuhumekero kuko rituma imyotsi wanyoye yonona ibihimba vy'ubuhumekero.

Mu Burundi umuntu arashobora kuvanga ibiterwa mu murima umwe, hariho nk'ibigori bikavangana n'ibiterwa vy'imyumbati canke imyumbati bikavangana n'ibiharage canke ibiharage bikavangana n'ibiyoba, muri ico gihe rero iyo wabiteye nabi birashobora kwonona kimwe kikonona ikindi ntibikure neza.

Turakenera ikintu c'amazi. Kuko amazi ni ngirakamaro ku biterwa. Kuko ibiterwa iyo bironse amazi bikura neza. Mugihe imvura itagwa canke ngo bibe vyegereye ahantu hari amazi, biruma, murico gihe abarimyi bakabura ivyo bimbura, ivyimburwa vyabo bigahera mu mirima.

Mu Burundi hari ubwoko bubiri bw'imyungu hariho imyungu y'inka hariho n'imyungu barima muhira, rero iyo myungu y'inka n'imyungu barima aho bagiye bagashira umwavu w'inka akaba ariho batera inzuzi, izo nzuzi zimaze gukura nizo zivamwo iyo bita imyungu y'inka, iyo myungu iraryoshe cane nico gutuma na basokuru benshi barayikunda cane.

Uburimyi bw'ibigazi n'uburimyi butamenyerewe muri afrika, mugabo bukaba bumenyerewe mu Burundi mu bice bishushe, rero ibigazi bitanga amavuta atuma abantu bashobora kuryosha ibifungurwa batetse bigatuma bigira akanovera keza bikamota neza abantu bakabifungura bishimye bigatuma babaho neza.

Ahantu nko mu biyaya uburimyi buhabera n'ukuvuga mu bantu bakora umwuga wo kurima umuceri mubiyaya vy'imbo canke mu kiyaca ara ico cose umuceri uraharyoha, kubera yuko ink'ukura iva hejuru izana ububwunyunyu bwose bwo mu mitumba bugatuma n'imiceri isa neza canke imvura iyo yaguye n'amazi abayoroshe gutegera nkama kuvomera uwu muceri bikazoroha.

Imyungu yaba imyungu y'inka canke irya batera m'urugo imyungu iraryoha kuko ifise n'akamaro kanini k'ubuzima bw'amuntu canke k'umagara y'abantu nico gituma abantu beshi bakurikirana ivyamagara meza y'abantu bahanura abanyagihugu kuyirya neza kuko bituma atabuntu bw'uburwararwara bubegera.

Igitungwa c'ingurube n'igitungwa gifise isuku rike, bisaba rero ugitunze kwama uriko uracitaho, ukakizanira ahantu kinywera amazi, ukama wagisasiye ivyatsi bishasha, kugirango amase cataye ntagume aconona, bigusaba rero kukigaburira neza, ukagiha ahantu gifungurira.

Ukurima s'uguteragira gusa canke gutegura umurima ,kuko kugira uzoshikire icimburwa cawe kimeze neza gihinguye neza, bigusaba kwama uriko uragikurikirana, ukakibagarira mu gihe hajemwo ivyatsi bindi atari ca giterwa nyene ,kugira ngo ivyo vyatsi vyajemwo ntibikibuze gukura neza canke ngo kiconone.

Mu bitegwa mbubarugo abantu bakunda kurima kandi bikabana rimwe mu murima umwe, abantu barashobora gutera ibitoke, ibitoke rero bibana n’ibitegwa vyose bitandukanye, ibitoke birashobora kujana n'ibigori, ibitoke birashobora kujana n'ibiharage, ibitoke birashobora kujana n'ubushaza, ibitoke nta gitegwa na kimwe bitajana.

Mubikoko biguruka muburundi hari inyoni zitandukanye, izo nyoni rero zitandukanye hariho izifise amabara meza kandi menshi, atuma ba mukerarugendo nkiyo baje gutembera mugihugu cacu, baryoherwa gose kubera izo nyoni ziba zisa neza, iyo zihagaze kubiti usanga abantu bose batamariwe, baziraba.

Ukorora inka bisaba ube ufise n'ahantu ushobora kuzijana zikarisha neza nico gituma abantu batunze inka bashobora kuva ngaha anye bagiye guhiga n'ahandi hari ubwatsi mugihe ubwatsi bwo muhira bwaheze kuko inka zisaba ubwatsi bwishi kugirangi zishobore kuronka n'amata meshi abana bakaronka amata banwa n'ayumuntu ashobora gushora.

Ibiterwa mbumbaruga abantu bashobora kurima hafi y'urugo kuvugaho ibigori, hakabaho ibirayi, hariho n'ibiharage rero iyo hageze agatase canke imenshi abantu barahurumbura gutera ivyobiterwa kubera biranyaruka murico gihe rero iyo ukenera akantu kihuse usimba munsi y'urugo ukaba urasoromye.

Ubworozi bw'ingurube bwarabaye bwinshi kw'isi. Ni ico gituma abantu benshi barakunda ingurube, akanyama k'ingurube benshi baragahurumbira kuko n'akanyama koroshe, n'aho hariho abantu mu bemeramana batandukanye batayirya, mugabo abantu benshi barayifungura kandi bakavuga kwiryoshe.

Pome nicamwa gisigaye gikundwa n'abantu bakuru cane cane abantu bavugako bafise ivuduka rinini ryamaraso canke abantu bafise ingwara zagute kuburyo bwuko ico camwa ugifunguye isukari warufise irenze ihita igenda nico gituma abantu bakuze babikunda cane.

Uburimyi bwo muhira butandukanye n'uburimyi bwo mu mwonga canke ahandi ku gasozi kuko muhira uharima ibiterwa mbumba rugo ushobora gukenera umwanya wariwo wose, Ibitoki nico cambere nico giterwa usanga cegereye ahantu hegereye imihana kuko vyera ni ngoga umuntu akeneye guca igitoki kika mworohera.

Amazi yisesa ava hejuru ku gatumba canke mwishamba, mu gihe usanga asa neza ariko arakoroka abantu benshi barakunda kuyasamarira cane cane ingenzi zivuye mu mahanga kuburyo bwuko bakunda kuhifotoreza kuko usanga asa neza wa hifotoreje.

Uburimyi bukurundi simpaka urimire hafi yo muhira canke mu rugo hari igihe bigusaba no gufata ingendeshwa ugafata imodoka canke imoto ikakujana ahantu ushobora gukorera uburimyi mu gihe ivyo uharimira bidashobora kuba hafi yo muhira rero bigusaba gufata ingendeshwa kugira ugishikane aho uzobirimira.

Igiterwa c'imyumbati n'igiterwa dukunda gusanga ahantu mu biyaya vy'imbo kuko niho ikunda kuba ahantu hashushe cane cane , rero iyo abantu baba mu biyaya vy'imbo kubera bakunda kurya ubugari bw'imyumbati bakabukoza n'isombe nico gituma Abantu bakunda kurima iyo myumbati.

Iyo warimye ukimbura nivyiza cane, ariko gukuriza impanuro z'abafundi bindimo nivyiza cane ,kubijanye nokubika ibintu waronse niyompamvu abantu benshi ubuye barijukiye kwagura ibigega bakagira ibiga vyagutse kugirango ivyo bimbuye bitazoribwa n'udukoko kugirango nihagera gutera bazoronk'ivyo bashobora gutera batiriwe baraja kwisoko.

Mu burimyi canke mu bworozi hariho ibintu vyinshi biva mu nganda zitandukanye, nk'inganda zikora ivyo gufungura bagaburira ibikoko canke imiganda zikora ibintu vy'imiti. Ni ico gituma inganda nyinshi zica zihiga ahantu hagutse zishira ivyo bintu ziba zahinguye.

Iyo ukora uburimyi nk'umwuga bigusaba kwama uriko urakurikirana neza ivyo wateye ukaraba yuko uko uvyifuza ariko biriko birakura mugihe ubona hari udukoko canke ibindi bintu vyonona canke bigatuma ibiterwa vyawe bitariko birakura neza bigusaba guhiga umuti kugirango upompe ivyo bintu vyose biriko bironona igiterwa wateye.

Muburimyi bwabo bahura nibibazo vyinshi bitandukanye mu gihe bariko bararima canke bakwirikirana ibitegwa vyabo harigihe usanga ibitegwa vyatewe nudukoko utazi iyo twazananye mugabo inyishu yaramaze kuboneka hari imiti itandukanye abantu bapompa mu gihe utwo dukoko twamaze kwigaragaza canke no gukinga yuko tubitera ibitegwa uba warateye.

Imiti mva ruganda, mu gukinga canke mugupompa ibiterwa uba warateye mu mirima birimwo ibiribwa bisanzwe bifungurwa n'abantu, canke ivyamwa bituma abantu bagira amagara meza. N'ubwoko bwiza bwo kugira ngo wikingire no kurinda ibiterwa indwara zitandukanye.

Kera kuri basokuru ubuhinga butaratera imbere ngohaze abafundi b'indimo mugutera abantu bapfa gutera bakamija intete bakamija aramasaka bagateragura baterera uko bashaka ariko ubuhunye kubera ubuhinga bwaje abahinga bindimo bakiga neza ukuntu dushobora gutera nicogituma hari amatuta bateramwo imbuto hama imbuto zamara gukura bakabatura imivyaro bakayijana mu murima.

Bisaba ibintu vyinshi iyo wagiye ukarima, ugakorera imirima yose ikamera neza, hanyuma ugatera ivyo washaka gutera. Iyo bimaze gukura bigusaba ibindi bintu, nko kubipompa kugira ngo ivyo vyamwa wateye canke ivyo vyimburwa uzokwimbura, kugira bizose neza bigusaba guhiga imiti y'ikizungu ugapompa kugira ngo udukoko dupfe.

Ibiterwa bituma ivyo wateye bigira amagara ameza bikaburinda ubukoko bushobora kuza konone ibiterwa wateye umuti rero umugihe ukoresheje neza utarengeje bituma ibiterwa bikura neza bikagira amagara ameza n'ubuzima bwiza nawe ukazorankwa mwimbu mwiza.

Murikigihe canone isi igenda ita akanovera bidusaba guhiga imiti dupompa ibiterwa tw'ateye kugirango bikure bimeze neza bifise ubuzima bwiza kubera udukoko twishi tugenda duhanana tuva kukiribwa kimwe tuja k'ukindi bidusaba rero kwama tw'iteguye tw'ahize imiti myiza bituma ibiterwa vyacu bigira ubuzima bwiza,

Kubera isi igenda itituka murikigihe ca none abahinga bindimo barahimiriza abanyagihugu barima ibitegwa bitandukanye gukoresha imyavu yo mumahinguriro kuberako iyo ukoresheje uwusanzwe utangwa n'ibitungwa muri kigihe harigihe usanga igitegwa kitakuze neza kubera udukoko tutaba twapfuye.

Abahinga b'indimo mur 'iki gihe basigaye barijukiye guhimiriza abenegihugu basigaye bakora umwuga wo kurima, ku buryo bw'uko babigisha kubika neza kijambere ivyo baronse mu mwimbu w'iki gihe, ku buryo bwuko nihagera gutera umwimbu w'indimo nshasha bitazobagora ngo baje kumasoko guhiga umwimbu, Kandi barigeze kugira umwimbu mwiza.

Isi igenda itituka muri kigihe canone ivyunyunyu bigenda bigabanuka nico gituma abafundi b'indimo bahanurira abantu bakora ibintu vyo kurima nk'umwuga kwama bariko baritaho guhiga imiti ishobora gupomwa mugihe ibiterwa biriko birakura kuburyo bw'uko udukoko twova n'ingoga tutiriwe turonona ibiterwa umuntu yateye.

Kugira uronke umwimbu mwiza nk'umuntu akora uburimyi bw'umwuga, bigusaba kwama uriko urakurikirana ivyo wateye y'uko biriko birakura neza. Mu kubikurikirana rero harimwo kugura imiti yo gupompa udukoko dushobora kwonona ibiterwa wateye kugira ngo umwimbu wawe uzokure kandi uzokwere, uronke ivyo ushora kw'isoko n'ivyo usigaza mu rugo.

Muri mihanuzi kw'isi ibikene gusanga ari nka bimwe harakenerwa umwavu wo kugira ngo isiigira akanovera agakenerwa imiti ya kizungu yo kugira ngo mutapompi ivyateye ero muri iyo miti y'ikizunguba uye muri iki gihe ca none irakenewe cane, kuko ubuti wo bwononi ibiterwa ni bwinshi.

Muri iki gihe ca none ubuhinga bugenda buratera imbere ni ukuvuga abantu bajejwe kuraba yuko ibitegwa vyatewe neza aribo bahinga bindimo barahanura abanyagihugu canke abantu bakora ibintu vyo kurima yuko bogerageza kwegereza ibitegwa vyabo umuti canke imiti y'ikizungu kugirango ivyimbugwa bizobe vyiza.

Muburimyi hari ibiterwa bitandukanye hari ivyo babanza gutera mw'ituta kugira ngo bizo banze gukura imbere yo kubishira aho babitera mu gihe vyabaye imivyaro baka bibatura bakabijana mu mirima, hari n'ibindi batera intete bakagirako nk'ibiharage ivyo ntibirirwa birakenera amatuta, ariko nk'umuceri ubanza kuwutera ahantu mw'ituta hama ukazobatura ukaja kuwutera.

Igiterwa c'itomati ni igiterwa gisaba ubuhinga bwanone kugira ngo ushobore kuzoronka umwimbu usa neza, nico gituma abahinga bindimo bahanura abantu babarimyi barima izo tomati kwama bafise umuti wo gupompa, umuti wa kijambere wica udukoko twobangamira ico giterwa.

Ubuhinga bwanone bujanye nibintu vyo kurima canke kworora, abantu benshi rero barahurumbira abaganga canke abafundi bindimo kugira ngo bababwire impanuro bokurikiza kugira ngo umwimbu uzogende neza, n'ukuvuga bisaba kugira amatuta imbere yo kugira ivyo uja gutera ukabanza kugira amatuta hama mu matuta ukazobatura ivyo biterwa uba washize mu matuta hama ukabitwara aho wabiteguriye hameze neza.

Imfungurwa isigaye yijukiwe n'abantu benshi kuko abahinga mu bintu vy'amagara y'abantu basanze ifi n'inyama yera, idateza ibibazo, kuburyo bwuko umuntu wese ayifunguye agira amagara meza, nta bintu vyokuvuga ngo umuntu azogwara za ngwara twita ngo za gute, za rubagimpande, nico gituma abantu benshi bayikunda.

Mu biribwa bisigaye bikunzwe kw'isi harimwo ifi, kuko inyama y'ifi n'inyama yera zo mw'inyama itukura ifise amaraso, ishobora guteza ibibazo bamaze kuyifungura, ariko inyama y'ifi irera derere kuburyo bwuko umuntu ayifungura ntabigwara bindi biza mu nyuma akazokwivuza ubudahera.

Mubiribwa bisihaye bikundwa mur'ikigihe harimwo amafi, amafi nayo akaba ava mu mazi, mu mazi rero har'ibikoko vyinshi bitandukanye vy'ubwoko bw'amafi nyene, muga vyose ntibiganya kuryoha kuko hariho nivyo bita indungu canke indugwe izo rero usanga zifise inyama gusa zitagira n'amagufa muga abantu benshi ntibazikunda kuko bazita ngo n'ibishetani canke ngo n'inzoka.

Ifungurwa yuzuye irangwa n'infungurwa zigizwe na sanganyangaburo, ntanganguvu na ndemamubiri, n'ukuvuga rero kugira ngo ugire umubiri mwiza, bigusaba kuba wafunguye infungurwa irimwo ivyo bintu vyose duhejeje kudondangura aho hejuru vyose bikwiye.

Imfungurwa ziva mu mazi zikundwa cane ,harih'amafi bita imikeke n'ukuvuga abarovyi baroba imikeke ikunda kuboneka mugihe c'ukwezi akunda kuza kuraba umuco warase Uri mukirere nico gituma rero mugihe c'izuba cank'ukwezi amafi aca yegera hejuru ku mazi abarovyi bikaborohera.

Hambavu y'amafi arobwa mu biyaga bitandukanye, ubu uye abantu benshi barijukiye ukworora amafi ku misozi hafi yo muhira, kuko barasanze babona yuko abantu borora amafi mu rugo canke muhira bibura aborohera, kuko amafi arobwa mu biyaga abazimvye gusumba ayo umuntu yirobeyemo uhira.

Umugabo ukuroba n'umugabo asigaye wari ahurumbiwe n'abantu benshi, kubera yuko ibikoko biva mu mazi nk'amafi asigaye kundwa n'abantu benshi mu kuyafungura ero abantu bakora ubworozi canke barima amafi muhira ntibaro nka abakiriya benshi, kubera ifi barimira muhira canke bororera muhira ntiziro nk'abakiriya benshi.

Uburimyi mu Burundi busigaye bwarateye imbere, eka si no mu Burundi gusa ni kw'isi yose, nico gituma hariho abantu usanga barima ibitandukanye haba kw'isi haba mu mazi, nico gituma nko mu mazi usanga abantu benshi baragize ahantu bashobora kwororera amafi, kugira ngo abantu bagwize amafi abe menshi yiyongere kuyava mu biyaga.

Ubuhinga bugenda butera imbere muri iki gihe ca none. ubu hariho n'ubuhinga bwo kworora amafi muhira, ugashobora kwimba ikinogo ukagishiramwo isima canke ibindi bintu ushobora gushigikiza ku buryo bw'uko umuntu ashobora kutungiramo amafi, akazoza arayarya bitiriwe biramugora.

Umuntu agira amagara meza bisaba kurya indya zitandukanye uno musi wariye ibiharage bigusaba ejo urye ibirayi, wariye ibirayi ejo uzorye ibitoke, uno musi wariye ibitoke ejo uzorye imyumbati, rero ubu hariho n'izindi mfungurwa zitandukanye nki zikomoka ku mafi aba mu mazi izo nazo zikaba zifise akamaro kanini cane mu mubiri.

Kubera ko kera ata bantu benshi bari bazi yuko ibikoko biba mu mazi nk'amafi atandukanye aba mu mazi, bishobora kuribwa, ariko ubuye abantu benshi basigaye barijukiye uburovyi, nico gituma ahantu henshi uhaciye uhasanga amafi atandukanye y'ubwoko butandukanye, kuko asigaye akundwa n'abantu benshi.

Mu bwoko bw'amafi abantu benshi bakunda barakunda inguhe, kuko zifise inyama yera derere no kuvuga uri kurayifungura nta gufa nta kintu kikugora, kandi n'inyama itagoza mu nyuma amagara y'abantu, kuko nta kintu na kimwe cotuma kigira ingarukambi ku magara y'abantu ifise.

Kobw'amafi aba mu biyaga bitandukanye canke mu mabaha ari manini manini hari ubwoko butandukanya hariho amafi manini manini mato mato manini akarya mato na dutoduto tuba dufise uko tugenda turaryana, ariko muri, ubu bwoko tuba dufise hari ubwoko buba bunaryoshe iyo uri ko uraburya buba buryoshe kubumva mu kanwa gufise akanovera keza, kandi butateza ingaruka mbi ku magara y'abanu.

Umwuga wo kuroba n'umwuga ukogwa n'abantu b'abagabo, nta bagore canke abakobwa bakora uwo mwuga, rero abawukora usanga bakomeye cane kuko bakoresha inguvu nyinshi mu gusoza ubwato kugira ngo bwegere aho baja guterera urusenga kugira ngo baronke amafi akwiye.

Mugutegura Imfungurwa Yitwa Ifi: Bisaba Abantu Benshi Kwama Bavyiteguriye Canke Bavyize, Kuko Abantu Benshi Ntibazi Kuyitegura. Harabayitogosa Mumavuta Harabanza Bakayotsa Mugabo Iyo Bayokoje Hariho Abayotsa Nabi, Rero Bigusaba Kubanza Kwiga Ukuntu Bayitegura Kugirango Ntushobore Kuyitegura Nabi Ngusange Wishe N'Ivyo Wari Gukiza.

Nibikoko biba mu mazi bikaba bikundwa n'abantu bose bo mu ngero zose baba bakuze baba bato baba batama canecane abantu bafise ingwara iyo mu bageze mu zabukuru barazikunda cane, kuko zifise inyama zera zitagira amaraso zituma abantu atangorane zigaruka mu nyuma bazifunguye.

Ubworozi bugenda bugwira ukwo umwaka utaha canke igihe imisi igenda iragenda, ubu hasigaye hari ubworozi bwo kworora amafi muhira, kandi kare butakorwa ni ukuvuga amafi basanze kw'isoko akenerwa n'abantu benshi nico gituma rero ubu abantu benshi barimba ibinogo bagashiramo isima bagashiramo n'ivu, kubera ifi zikunda imicafu nico gituma rero abantu benshi bororeramwo amafi imuhira, bategezwa guhiga ibintu vy'imicapfu bazigaburira.

Amazi n'ubuzima, amazi n'ikintu kirumara mu buzima bwa muntu, umubiri igizwe n'amazi, kugira ibintu vyose bibeho bigigwa n'amazi, rero iyo uronse amazi, n'uburimyi buca bugenda neza, kuko ibitegwa biraronka aho bikura amazi bigaca bikura bifise ubuzima bwiza.

Uburimyi bwo mu Burundi ubu bwatahindutse buratera imbere nico gituma abantu benshi mu gutera inyanya canke ari ibiraya umuntu arashobora guteramwo ibiti nimba ari ibitondera bigatondera ku biti canke bagaramwo imigozi biteye nuko umuganga w'indimo yagiye arababwira kugira ngo ivyo vyose bizokure bifise ubuzima bwiza.

Muburimyi bwakijambere ubuhunye abantu barashobora kugira ibintu vyamaburi nkuko hambere mugutera ibijumbu abantu bagira amaburi. Rero Ubuhunye abantu baragira amaburi kugirango ivyunyunyu vyisi mugihe hateye invura ntibigende kure ariko bice bishikira ahantu boba baragize nkakantu kakanogo bikagumamwo hama ivyo bateye bizoronke ivyunyunyu bikwiye.

Ijambere n'ubuhinga bwanone bwazanywe n'abahinga b'indimo, nibo bazanye uyo mugabi, kugira ngo bakinge inkukura zama zitera imirima iri ahantu hahanamye, canke nokugira haboneke umwibu ukwiye, kuko iyo baciye imikobeko mugatera kijambere bituma umwibu uboneka ari mwinshi cane.

Ibiti bita inganigani n'igiti muburundi camye gifise akamaro kanini cane .Nk'abantu babashingantahe kuvakera kuri basokuru n'igiti bakoresha mugutandukanya imirima y'abantu, kuburyobwuko umuntu amenya ati jew nfise akarimbi gacangaha ntazorengera uwundi.

Bigusaba Ibintu Vyinshi, Ni Kuvuga Iyo Ushaka Gutera Ibiharage Canke Ibindi Biterwa Nk'Imyumbati, Canke Ibindi Bigori, Bigusaba Ko Uba Warashinze N'Ibindi Biti Hambavu Yo Imirima Ugakikuza N'Ibiti. Kuko Ibiti Iyo Bidahari Biratuma N'Amababi Y'Ivyo Biti Ashobora Kuba N'Umwavu, Kuburyo Bwuko Umwavu W'Ikirundi Utirirwa Urakugora.

Hambavu y'amashamba cimeza haraje ibiti bishasha vy'ubwoko butandukanye hariyo amagereveriyo hariho imikaratusi rero imikaratusi abantu beshi barayitera kuko ifitiye akamaro kanini imiryango nukuvuga umukaratusi umwe urashobora kuvamwo inkwi abantu bashobora gucaniriza inkono canke bagakoramwo ihumbire bashobora gukoresha mukuzitira inzu.

Ibiterwa njabukamazi abarundi bakunda kurima hariho ipampa hariho ikawa hariho n'icayi rero ipampa rifise akamaro ka nini, kuko ipampa barikoramwo impuzu barikoramwo ibitenge bakarikoramwo impuzu nyinshi z'imbeho arico gituma abantu benshi barangura ipampa bakarijana hanze kugira ngo bashobore kuronka amahera mvamakungu.

Amashurwe n'ibiti batera hafi yi nkengera y'ibarabara canke hafi yo mu rugo kubera amashurwe ahantu hose ateye hatuma hasa neza abantu bose bariko bararengana bakabona bohifotoreza canke bakahicara kugira ngo baronke akayaga kameze neza bahumeke neza atangorane.

Iyo umurimyi yakurikiranye igiterwa ciwe kuva muntango kugera aho gikura kikera, nukuvuga aba yararushe canke aba yarakoresheje uburyo bwinshi, nico gituma iyo ceze, aragenda akagihanyura nyimba ari ikigori akagihanyura agasigayo ibiti bihagaze, kuburyo bwuko nimba ari n'umurimyi ibikoko vyiwe atunze ar'inka canke impene zizoronka ibiribwa.

Ibiterwa vyose biteye kw'ibarabara bitewe n'ubwoko bwaribwo bwose , hab 'ibigori, hab'ibiharage , hab'ibijumbu , hab'imyumbati nukuvuga biri kw 'ibarabara bishobora kwinkizwa n'umuntu wese arenganye kuko biba vyoroshe gushikira ata ngorane nimwe, nukuvuga rero n'ivyiza kuzitira ibintu biri kw'ibarabara.

Biko neza mu gihe uburi kuritegurira gutera ivyimburwa hantu hanamye ntuguca imikobiko neza imeze neza kugira ngo imikubakuba canke igihe imvura yaguye ari nyinshi ibiterwa ntibishobore gutwarwa n'amazi y'imvura.

Abarimyi barakunda guhig'ibiterwa batera muhira kumvo yuko har'ibiterwa usanga bakenera kenshi misi yose , kandi vyera n'ingoga ariyo mpamvu usanga ar'ibitoke, ibiharage canke ivyamwa binyaruka gusha , canke binyaruka kwera nk'amavoka mber'usanga kenshi hafi y'urugo bihari.

Muri gihe tugezemwo uburimyi busigaye bukorwa neza cane kuko ubunye abahinga b'indimo baragenda gutembera m'umitumba itandukanye babigisha uko bashobora gukora imikobeko canke ibiti bijana n'ibindi biterwa bindi bisanzwe kuburyo bwuko ivyo biterwa bishobora kubura ukuntu bikura.

Ibiti mu mirima bibana n'ibindi biterwa nk'igereveriyo canke ibiti vy'ivyamwa ni vyiza cane kuko bituma bitanga agatutu amababi yavyo yahunguruka akazoba umwavu mu gihe c'irima, rero nico gituma abahinga bindimo bahanura abene gihugu gutera ivyo biti mu mirima.

Ibiharage n'igitegwa mbumba rugo mu buzima bw'abarundi nico gituma abantu benshi bacijukira mu kukirima haba mumirima yo hanze canke iyereye kurugo baracitaho kuburyo usanga mukero kavyo usanga vyabaye vyinshi bose babifise.

Igishayote ni icamwa abantu bashobora guteka canke bakarya, rero ico camwa gikunda kurandagata, abantu benshi bakirima ku rugo kuko gisaba ibintu gitonderako, rero ico camwa kandi kiraryoshe inyuma kikaba gifise utuntu tw'uduherehere.

Igiterwa c'amateke n'igiterwa mbumbarugo camye kirimwa kera kuva kuri basokuru bacu rero iyo umuntu yagifunguye akora neza kuko kiri no mu bwoko bwibiribwa ntanga nguvu rero iyo umuntu yagifunguye akora ata magonane akora yitanga agakora vyose atakamucika.

Mu Burundi dufise ubwoko bw'ibiti bitandukanye, hari ubwoko bw'amasederi hariyo amagereveriyo, rero amasederi ni igiti ciza cane gitanga akayaga keza ku bikoko no ku bantu mu gihe abantu bamwe bamwe bashobora kubikoresha mu kugira urugo rukingiye amazu yabo.

Mubiterwa abantu benshi batarima muburindi harimw'ubushaza ,kuko burimwa n'abantu bakeya kandi bugakunda n'ahantu hakanye. Ahantu hashushe rero ntibukunda kubayo kubera ahantu hashushe ntibuhakunda. Nicogituma rero kenshi kw'isoko usanga buzimvye kubera yuko burimwa n'abantu bake kandi bukagurwa n'abantu bifise .

Icamwa c'isera n'igiti coroshe gutera kuko ntigisaba ibintu vyishi mugihe wamaze kuronka aho ugitera ugahiga ivyatsi ugishigikiza ukacimbira neza k'umasantimetero yemewe nkuko abafundi b'indimo babivuga n'igiti coroshe gikura atakibazo na kimwe mugihe caronse imvura.

Uburimyi mu burundi ahanini buhagaze kubiterwa mbumbarugo arivyo ibigori, ibiharage n'amasaka nico gituma ahantu henshi uzungurutse mu burundi uzosanga ibigori arivyo biri kwibarabara, ibiharage biri kumwe, amasaka ari hirya rero nico gituma ikigori uzokwama wa kibonye ahantu henshi uzo tembera mu burundi.

Kugira uronke umwimbu ushimishije wararimye bisaba yuko ibiterwa wateye ubikorera isuku, ni ukuvuga ukabibagarira mugihe haje ivyatsi bitandukanye, kuburyo bwuko ivyo vyatsi bitaza kwonona ivyo warimye ngo bishobore kwanka gukura neza kugira ngo n'umwimbu uzokure neza, bisaba rero yuko ubibagarira ukabikurikirana neza.

Uwovug'ivyiza vy'intumbaswa yobivuga ntiyoheza, nicogituma abana bahumbira iz'intumbaswa kuko zituma bagir'amagara meza mugihe bariko barakura ,bagakanura neza amaso yabo ntahure n'ibigwara bitandukanye bigatuma rero umuntu akura afise ubuziranenge mubintu vyo kubona.

Muri iki gihe tubadukeneye ko'umuntu arima akarima kinyamuga canke kija mbere bisaba yuko guhurikiririza impanuro z'abafundi bindimo ari ki lumara kuburyo bw'uko umwimbu uzoronka uzoba ari umwimbu ushimishije, kuko kurima nka mbere ka mbere nta bintu vyego c'imikobiko hagati y'imirima canke hagati y'ahantu wari teye ibitoke canke wateye ibiharagena ico gituma bidusaba gukurikiza impanuro z'abapfunda ib'indimo.

Umuntu afise amatongo menshi atandukanye yegeranye. Ashobora kurima ubwoko bwinshi bw'ibiterwa bitandukanye, igice kimwe umuntu arashobora kukirinawo ibigori, ikindi gice akakirimamwo ibiharage, ikindi gice akakirimamwo ivyema .Mur'ico gihe azoronka ibintu vyose vyimbuka kandi bikenewe bikerera rimwe.

Ubuye abantu barijukiye gutera ivyamwa ahantu hatasuye hatandukanye haba ahantu hegereye amazi canke ku mihana yabo kuko abantu benshi cane cane abana barakunda ibintu vy'ivyamwa, arico gihe rero muri iki gihe abantu basigaye bakunda amapera kuko amapera abahinga bindimo baravuga ko afise akamaro kanini cane.

Uko i misi haca uko imisi igenda uko ibihe bigenda bisimburana ni ko ubuhinga mu bintu vyo kurima bugenda butera n'imbere mw'uko ikorana buhanga ritera ryiruka rero no mu burimyi ububasige bagira amatuta agezweho ku buryo bw'uko ibintu vy'imbuto canke imivyaro ushaka kuzotera handi hantu iza bimeze neza.

Ugutera ibiti hambavu y'urugo gutera ibiti hambavu y'ibarabara gutera ibiti hambavu y'inzuzi ivyo oye n'ibintu abafundi bindimo bahanura bene gihugu kubikora twese ata kango nongono, kuko ibiti bituma abantu bagira agatutu bakagira akayaga keza bagahumeka umwuka usa neza.

Icamwa c'ivoka ni camwa ciza cane gifis'akamaro kanini k'ubuzima bw'umuntu , ek'ivoka rikugwamwo ibintu vyinshi . Inganda zirakora amavuta , inganda zirakugwamw'imiti abantu bivuza zo k'urukoba n'abantu bisiga kugira umubiri worohe, ivoka rero rifis'akamaro kanini cane.

Umwimbu mwiza ntivyizana, ni kuvuga umurimyi arabanza agategura kugira ngo ategure umwimbu azoronka, ivyo navyo biterwa naho ukorera nivyo ushaka gutera kuburyo bwuko uhiga umwavu ukwiranye nivyo ushaka kuzorima kugira ngo ivyo uzotera bizoronke umwavu ukwiye n'umwimbu uzosange ari umusesekara.

Muriki gihe canone abantu barijukiye kurimwa ivyamwa, kuko hambere hahise kuri ba sokuru bacu nta bantu barima ivyamwa, kuko ivyamwa umuntu yabitora mu mashamba acimeza muri iki gihe rero ni cogituma abantu barabihurumbira ko mu mashamba acimeza ntabikiriyo, abantu rero barabirima muhira kugira ngo bashobore no kubijana ku masoko.

Dufise ubwoko bwinshi bw'ibitoke biribwa imihwi muri ubwo bwoko harimwo ibisahira harimwo ibikashi harimwo ibigurumwe harimwo niutumara amasengero rero muri ivyo bitoke biribwa imihwi ibiryoshe cane n'ibigurube, kuko usanga bifise imihwi iryoshe isosa abana bakaba bayikunda cane rwose.

Mu Burundi twabona yuko amavoka ata kamaro afise , muga muri iki gihe tugezemwo amavoka tuyakuramwo ibintu vyinshi n’ukuvuga amavuta abantu bisiga, imiti yo kwa muganga . Rero Ivoka ahantu hose ubu umuntu ayiciye ayifata neza Kuko ivamwo amafaranga menshi n ’inganda nyinshi ubu zaravyutse kugira ngo zishobore guhingura izo voka.

Ntakiryoshe nko kwimbura, iyo warimye ukimbura ,ukimbura neza birabera umurimyi. kuko bituma nawe yiyuhagira, akiganagura intuguta vyamubijije ariko arabitera ,canke ariko arabikurikirana ko vyera, rero iyo wimbuye ukibura umwimbu usa neza biranzera umurimyi .

Ikibihwanya ni igitegwa gifise akamaro kanini mu mubiri kikaribwa n'abantu bakizi, rero ico gitegwa kigabanya amasukari mu mubiri mugihe ugifungura neza ukagifata neza gituma kigabanya amasukari canke kikagabanya n'umuvuduko w'amaraso.

Amashirahamwe mu barimyi canke abandi bose bakora ibintu bitandukanye yamyeho kuva kera ,nico gituma abantu benshi babarimyi bagira ama coperative kugira bafashanye mu kurima ,mu gukuririranira ivyo batereye hamwe, canke kugira ngo bagiranire n'inama mu bintu vy'uburimyi buzoza canke bukurikiranye n'ingingo abafundi bindimo baba bababwiye.

Ikirayi n'imfungurwa yuzuye mu burundi kuko n'abantu benshi bayifungura kandi nico gituma abarimyi benshi babihurumbira kubera ntibibura abantu babaguzi babigura mugihe vyamaze kwera, iyo vyeze rero biba vyinshi kw'isoko kuburyo bwuko abantu benshi babigura bitiriwe birabazimba.

Abantu barimira ahantu imvura idakunda kugwa cane, abafundi b'indimo barabahanurira ko botegura ibintu vyo kuvomereza bagahiga n'ibikoresho vyo kuduza amazi kugira ngo mugihe c'imvura igihe imvura itabonetse neza bizokworohe kuvomerera canke kugira ngo batazokwitako umwikomo ngo ntibavomereye.

Abarundi beshi mu kuja kurima bagenda hakiri kare mu gatondo bagataha iyo izuba rirenze nico gituma abantu baruguru mu kuja kurima bagenda batekeye n'imfungurwa baza kurira mu mirima kuburyo bw'uko bidasaba yuko baza gusubira muhira imbere yo kuja gufungura canke mu kuja gufungura imberebe yuko baheza igikorwa.

Kuronka umwimi mbwizanikimwe no kuronka aho uwimburira n'ikindi ni co gituma bidusaba kwama wahize ibintu wimburiramwo ivyo waba waronse kugira ngo ubitware neza bitagenda biragira ingorane mu nzira ni co gituma bidusaba guhiga ibintu twamuriramwo n'imba ari 'inyanya n'imba ari imboga bidusaba kwama twa vyegereje mu gihe tugwiye kwimbura.

Ikinjana tugezemwo uburimyi bwarateye imbere n'abanyagihugu batera imbere mu mvyumvire canke mu mitekerereze. Ni ico gituma abantu benshi batunga terefone canke ikoranabuhanga kugira ngo bashobore kuraba n'ivyo bariko barakora yuko bijana n'ibihe.

Mu Burundi hari ubwoko bw'ibiribwa bitandukanye. Ni ukuvuga hariho ibijumbu, hakabaho amateke. Ivyo ni mugihe ari ivyerera mu kuzimu. N'ukuvuga rero mu vyerera mu kuzimu, ibifise akamaro kanini, hariho amateke kuko ni ntanganguvu. Mugihe wayafunguye uguma umeze neza, no mu gukora ugasanga ufise inguvu.

Muri iki gihe co kurima kijambera abantu benshi baravyijukiye. Aho hambere hahise nta muntu yahiga imipira yo kuvomerera ivyo yateye. Umuntu yarindira ko imvura igwa akazorindira yuko azosarura mu mazi canke mu gihe imvura yaguye neza canke nabi agahomberayo. Rero nico gituma ubuye mu gihe imvura itagwa canke ntigwe abantu benshi baca bahiga imipira yo kuvomera ivyo bateye.

Iyo umwimbu wabonetse kubwinshi ivyo birahimbara umurimyi rero murico gihe wamaze kuboneka bamaze kuwusoroma ugakura mumurima canke ukaba wanikiye aho nyene canke ugatahana ukanikira murugo murico gihe iyo ibintu bimaze kuma urabigosora ukabishira mumifuko imeze neza kugirango ubibike mububiko bitunganije.

Mu biterwa njabukamazi uburundi bufise turafise icayo turafise ikawa turafise n'ipampa, rero icayi n'igiterwa gikunzwe kurima ahantu henshi hakanye, kandi kikimburwa umwanya wari wose haba muci haba mu rushana haba mu mpeshi icayi cama gifise ivyo wamurako k'uburyo bw'uko ugiye gushora uronka ibiro vyinshi hama ukazuronka n'amafaranga mu nyuma.

Aho hambere hahise barakora umugirwa wokugira ikiberi, kugira ngo bashobore kuja hamwe nimba hari igikorwa bashaka gukora cihuse kinyaruke, rero naho hambere abo bavyeyi bacu barashobora kuja hamwe kugira ngo ari ahantu bashaka kuja kurima vyihuse bakeneye bagaca baja hamwe bakahanyarutsa.

Iyushaka kwimbura neza mugihe wateye ahantu hagutse canke ukabitera kijambere, nukuvuga ugenda urakurikiza ivyo umuhinga w'indimo yagiye arakubwira, n’ukuvuga iy'ibiterawa vyeze bisaba gupompa kugir’uzane uwo muti rero w'ikizungu uwupompe bisaba yuko uba ufise n'ipompo ,ukabipompa muburyo bugezweho .

Birababaz'umurimyi kurima ukarimarima ,rero nico gituma iyo warimye uguma ukurikirana yuko ivyo wateye vyakuze ,kandi niyo vyakuze ukaguma ukurikirana yuko atabindi biriko biravyonka nico gituma habaho n'igihe cokubagarira kugirango ivyimburwa vyawe bizobe bisa neza, nivyo wateye bigume bikura bimeze neza.

Wicayi burangwa ahanini mu bice vy'uburundi biramwamwo imbeho bigatuma icayi gituma gikura neza gifise amababi abomvye abaremyi bicayi bararonka amafaranga yo kwikenura bagatuma bajanaabana babo kw'ishuri ata ikibazo na kimwe.

Igiterwa mbumba rugo citwa ikigori n'igiterwa dusanga ahantu heshi m'Uburundi kuko gikunda ahantu hose ntikigorana ahantu hose kiba kandi ntabintu vyishi kigoza nico gituma iyo waronse umwavu wikizungu canke wikirundi gikura neza m'ugihe wakibagariye ukongera ukana n'agipompa.

Igitegwa c'umwumbati ni igitegwa gikomeye cane ku buryo bw'uko ku kintu c'igitegwa c'umwumbati nta kintu nta kimwe bata amababi barashobora kuyasikura bagakuramwo impoga igiti bagashobora kugii ikigira inkwi, ariko icyangombwa kiva kumwumbati ni ikiribwa bitenyene uwo mwumbati ari co ashobora gusekura bagakuramwo n'ifu canke ukagisekura bisanzwe canke ukakirya ari uko nyene kubiharage.

Gukorera mukibiribiri vyamyeho kuva kera kuri ba sokuru bacu ,nicogituma Abavyeyi baja hamwe mugihe co kurima no mugusarura, nicogituma tubona kwifoto abantu bari bafis'ubwira n'umwete bariko barasarura ibikugirango babisarure babiheze kare hama bazoje gufasha uwundi muvyeyi azoba ashaka gusarura.

Iyo ur'umurimyi-mworozi biraryoshe kubona ivyo wateye bigakura, mbere ushobora no kugenda ukavyifotorezako kugira ngo ugaragarize n'abandi bafise intege nke mu kurima ,kugira ngo uzonabigishe utume bagira n'iryo shaka ryo kuzorondera ukundi kuntu nawe bokwegereza mu kurima. rero ivyo bintu biratuma abantu benshi baca babihurumbira.

Igitegwa c'ikirayi n'igitegwa gikunda ahantu hakanye ni ukuvuga ahantu hegereye amashamba c'imeza ahanini niho usanga vyarabaye nico gituma rero abantu babirima bavyitaho cane kugirango bavyegereze ahantu hakanye kandi hari n'amazi kuburyo bwuko nicamara kuronka amazi gikura vyihuse.

Ibiremberwa n'ubwoko bw'ibiharage bwaje munyuma, kuko kare hari ibiharage vyerera hasi, ubuye rero hari ibiharage vyitwa ibiremberwa, mu gukura bigenda bitondera ku biti baba barabishingiye, ivyo biharage rero biba bifise imboga ziryoshe, nukuvuga abantu bazihereza baba bafise amagara meza cane.

Igitegwa c'inyanya canke igitegwa c'itomate n'igitegwa gisigaye gihurumbigwa nabantu benshi barima muri ikigihe ca none kuberayuko inyanya zikenerwa n'abantu benshi kw'isoko baba abo muhira canke amazu ajejwe kwakira ingenzi nico gituma rero abafundi bindimo bahanurira abantu bakirima kwama bariko baragikwirikiranira hafi kuberayuko udukoko turashobora kutwonona mugihe kiriko kirakura.

Uko bukeye uko bwije niko ubuhinga bw'okurima butera bwegera imbere kuko abafundi b'indimo batera biyongeza ubumenyi m'ubijanye no kurima kijambere nicogituma abantu beshi bagira amatuta imbere yo gutera ibiterwa barabanza bakagira ituta bagatera mbuto rero iyo zimaze gukura barabatura iyo m'ivyaro bakaja kuyitera m'umirima.

Uburimyi b'intore kubera busigaye bufise agaciro, nico gituma abantu benshi basigaye bijukira kurima intore. Intore rero zisigaye ari mu biribwa bisigaye ari mbumbarugo mu Burundi. Usanga ahantu henshi kw'isoko arizo badandaza kuko zigurwa n'abantu benshi, bigatuma abantu bazirima baronka uburyo bwo kwiyungunganya.

Mu bikoko abantu bashobora gutunga hariho inkoko, hariho n'inkwavu, hakabaho n'inka, muga rero mu bitungwa bitobito abantu barakunda gutunga udukwavu kuko turoroshe gutunga mugabo bigasaba kutwitwararika kuko iyo tugize imicafu mumaguru turashobora gupfa.

Icamwa c'amabungo gisigaye carijukiwe mu kurimwa, kubera yuko aho ha mbere abantu amabungo bayakura mu mashamba c'imeza, ariko ubu uye abantu basigaye bayarima muhira bakayarima, kubera yuko umuntu ashoye amabungo kw'isoko aronga amafaranga menshi akaronga amafaranga yo kwikenura.

Kera abarundi mukuja gutera batera uko babibonye, nta buhinga bashiramwo. Ariko ubu kubera abahinga b'indimo bahimiriza abantu gutera ku misitari canke ku mirongo kugira ngo ibiterwa bateye bizokure neza; abantu benshi baronka umwimbu ukwiye, gutyo abantu bakiteza imbere mu miryango.

Turafise ivyamwa vyinshi abantu benshi bakunda kurya, naho abantu benshi badahurumbira ipapayi mugabo ifise akamaro kanini cane mu mubiri, nk'akamaro kayo novuga nuko isukari iyo ari nyinshi canke ari nkeya, nukuvuga ico camwa umuntu acihereza afise ingorane yo kugira isukari nyinshi iyo sukari iragabanuka.

Uburimwi bw'ibirayi uburimwi vy'ibigore uburimwi vy'ibintu vyerera mu kuzimu ni uburimyi busigaye bukunzwe cane, kuko abantu benshi barakunda kurima nk'ibirayi mugihe ari ahantu haba hakanyi ibirayi rebi bikunda ahantu hakanyi mugiherewe ufise n'umwavuwiko izungu canke umwavuwko i rundi mu co ubivanga ibirayi bica bigheza bigakura neza.

Igitegwa c'ivoka n'icamwa gifise ibintu vyinshi ngirakamaro bifise ibintu vyinshi iyo ugifungura bituma umubiri umera neza nukuvuga ugira urukoba ruremvye, urukoba rutumaraye hama ikibutobuto cayo umuntu arashobora kugisya hama akakinwa nkakurya unwa icayi muburyo bwuko ucugira amaraso menshi.

Imyumbati n'igiterwa camye kirimwa kuva kera, igiterwa rero c'umwumbati kirimwa n'abantu benshi kuko rero kizana ibintu vyinshi bitandukanye kandi igice c'umwumbati biraribwa uhereye ku mababi gushika ku mizi yaco nico gituma abantu benshi bagikunda kandi gisaba n'ibintu bikeya kugitegura.

Igiterwa c'ikigori ni igiterwa gisa neza, kuko iyo kimaze gukura kiba gishagashe, kiba gisa neza, mugihe caronse umwavu. N'ukuvuga umuntu wese aciye kw'ibarabara aracipfuza. Rero bisaba y'uko ukurikiza amabwirizwa y'umuganga w'indimo canke abahinga b'indimo, nivyo vyiza kugira ngo ibiterwa wateye bizokure bisa neza.

Ibiribga mu Burundi bifise ubgoko butandukanye ;hariho imyungu hakabaho ibihwanye nico gituma abantu benshi bakunda ibihwanya kuko igihwanya iyo wagiteye kizana amababi ayo mababi agacika imboga igihwanya naco ukakirya kuko kigabanya n'isukari mu mubiri umuntu agifungura neza nta sukari iba nyinshi canke nkeya.

Uburimyi mu burundi bwariyongereye kuburyo bwuko basigaye barima k'ubuhinga bwa none ibintu vyitwa ipiripiri , kandi kare ata muntu yarima ipiripiri . Kubera yuko ipiripiri basanze ifis'akamaro mu magara y'abantu , kuko abantu benshi barayihurumbira bigatuma n'umuntu ayifungura agira ubuzima bwiza .

Iy'ikirere cagenze neza muburundi ndetse nonkw'isi yose , abarimyi barinovora ,bakikugura ,bakavuga ati, bakiruhutsa .Bagashima yuko ivyo bateye vyaronse akazuba n'ikirere n'amazi meza ,murico gihe rero umwimbu ugaca ugenda neza mugihe nk'uwarimye ibirayi kuko bikundana n'amazi aca aronka umwimbu ushimishije.

Rrakija mbere inkoko ni imye mu migambi urwar ukagwomu burundi rusyayerwarijukiye cane, kuko inkoko zigwira n'ingoga imishwi igakura yitonze igakura neza imu gihe waronsa hantu uzitungira hagutse hamukazizisasira ibintu bimeze neza ukaronka ibiryo vyazo bimeze neza bituma zikura neza.

Igitegwa cumwumbati ntigisaba ibintu vyinshi naho giteba kwama mugabo ntikigorana gutera kuko ntigisaba kwama uriko uragipompa, uragikurikirana kuko utera aga koti kamwe gashobora kuvako imyumbati irenge mirongo ibiri urumva yuko kigwira ningoga mugihe cahakunze aho hantu.

Muburimyi barima mu BURUNDI iyo ibigori vyeze canke ibindi bitegwa vyose iyo bamaze kubisarura umuntu arashobora kwongeramwo ikindi gitegwa arink'ibiharage mugihe hari havuye ibigori, rero murico gihe ibitegwa vyahavuye umuntu arashobora kubica akabishira inka zikabirya.

Umurimyi w'ibaraya yakoze vyose vyankenerwa mu gutera kugirango umwimbu uzose neza, Iyo hageze gusarura rero akabona umwimbu usa neza nawe aryoherwa akanezerwa cane kuko nawe abishikanye kwi soko araronka akavuna mu sase akaronka nakozomukura indugumba yabize igihe yariko arabitegura.

Ukurima kijambere wakurikije impanuro z'abafundi b'indimo biragufasha cane. Rero mugihe uba ufise ahantu hanini biragusaba guhiga n'abakozi benshi, canke ukaja mumashirahamwe akaba ariyo mukorana kugirango baje kurima baziharime umwanya mutoyi, no kwimbura ugahiga n'abakozi benshi canke ukaja mu kibiri kuburyo bw'uko bizokworoha gusarura.

Ubgorozi bg'impene canke ubgorozi bgibindi bitungwa bito bito mugabo kurubu impene nizo abantu basigaye barijukiye kuko zirondoka ningoga na ningoga imwe irashobora kuvyara zibiri canke iyindi ikavyara zitatu murico gihe ubutunzi buriyongera hama akagorane kaba mu muryango kagakemurwa vyihuse.

Matunda n'icamwa kigoye gugira uzogishikire ceze, kuko bisaba ibintu vyinshi uguheera mw'ituta mw'ituta waheza gupoma ugasasira neza ugashiramwo n'umwavu ukajana aho ubitera ahagera aho ubitera n'ubundi ugasubira kuzopoma kugira ngo ubukoko bubirya bikiraibito bishobore gupfa ubwo buko korebe bumaze gupfa bituma imatunda akura neza ukazoshobora kuwa nk ivyamwa vyiza.

Muvyamwa abarundi bakunda kurya harimwo ipapayi, ipapayi rero ikunda kuba ahantu mu mashamba c'imeza canke abantu bakayatera m'urugo, mugihe rero abantu bayateye m'urugo umwana iyo afise inyota canke akeneye kurya icamwa kitagira amasukari menshi umuntu arashobora kurya ipapayi.

Uburimyi bwibirayi bukorwa ahantu hakanye nico gituma abantu bakunda kubirima ahantu hegereye ibibira cimeza canke ahantu hegereye amashamba, mu myongo ahantu hegereye amazi kuko ikiraya gikenera amazi menshi kuburyo bwuko utayavyegereje utoronka umwimbu ukwiye mu gihe udafise ahantu uza uravomerera.

Ico kirayi mu gihe wacimbuye bigusaba kugishira mu kibanza kimeze neza wateguye kugira ngo ubukoko bushobora kucangiriza canke kuconona butaza kugitera, kandi biragusaba kugishira mu kibanza ciza bitagerekeraya kugira ng'ibirayi hageze na kimwe cononekara kidatuma hononekara n'ibindi.

Umurimyi aranezerwa iyo hageze kwimbura, mu gihe yagiye akarima, agakora ivyo yabwirizwa vyose akabikora neza, ibiterwa akaba yabishizemwo umwavu akaba yabibagariye, rero iyo hageze umwimbu akabona ibiterwa yateye vyarazanye umwimbu ushimishije birabereye umurimyi.

Ibiterwa bijanye nivy'amatunda cank'amabungo sibintu bisaba ibintu vyinshi, ariko amatunda arasaba ibintu vyinshi kugirango azoshobore kwera ,n'ukuvuga bisaba kubanza mwituta ,hama ukayabatura ukayashir 'ahantu wateguye hama, ugasasira imbere yuko umbandanya ukurikirana ugapompa kugirango azokure neza.

Ivyubu bidusaba kugira umwete nkubwira tugakorera hamwe kugira ngo dushobore kubaka ikigega co gushingura ibintu twoba twararonse mu mwimbu tuba twaronse kugira ngo tunabirinde ivyonyi canke ivyo vyonona biri mumirima bidusaba rero kubikurikirana neza twashize hamwe inguvu.

Igiterwa c'amapera n'igiterwa mu Burundi abantu batijukira, ariko iyo uravye abantu bagifata, batuma bagira ubuzima bwiza ntibabura isukari mu mubiri kuko n'igiterwa kiryoshe kandi gisosa gikundwa n'abana bose kurugero rwose.

Kuva na kera hose abavyeyi bacu canke ba sokura barakora iki ibintu bita gukorera mu kibiri ni ko bvuga iyo hageze kurima abantu baraja hamwe bakarima canke hageze gusarura abantu bakaja hamwe bagasarura umurima wo kwa naka ni co gituma rero ubuye bica ibikorwa bica vyoroha kugira ngo iyo abantu baja ari benshi igikorwa kinyaruke.

Wipfuza kugira amagara meza, wipfuza kubaho ufise ubuzima buzira umuze, iki ni igiterwa c'amabungo. Amabungo atuma umera neza, ubwonko bugakora neza, amaraso agatembera neza, ata kibazo na kimwe ufise, ubwonko bugakora neza bwihuse.

Ifise akamaro kanini m'umubiri w'umuntu nico gituma Abarundi batasigaye inyuma mukubitera mubibanza vyinshi, biba bitewemwo imicungwe, ama mandarena rero bityo bigatuma abene gihugu bagaburira neza abana babo, infungurwa zifise ubwoko bwose bukenewe kugirango umubiri ukore neza.

Icamwa c'umucungwe n'icamwa ciza cane muri kigihe ca none kubera abaganga bajejwe amagara yabantu barahimiriza abanyagihugu kubifungura kuko inyuma yo gufata ifunguro risanzwe urenzako umucungwe canke ikindi camwa carico cose ni vyiza cane umucungwe bikaba akarusho gusumba.

Bwana n'imboga zisigaye zikunzwe cane murikigihe canone ariko kare ntabazikunda kuko bavugako aribiti birura .Rero nicogituma murikigihe abantu baragenda bakazamura, bakazisekura, bakazijana nokw'isoko abantu bakazigura zisekuye kuburyo bwuko umuntu ataha ashika ashira mumazi ashiramwo n'utuvuta agaca yirira atakibazo.

Hari n'igiterwa mbumbarugo mu bice vyiganjemwo umugamba ahantu hakanye cane cane , ico giterwa rero tubona citwa ikirayi . Ikirayi n'inrya ikunzwe n'abantu bose bo ku ngero zose ,baba abakuze , abato , abakuru, abana vyose ,ibirayi bituma bamererwa neza.

Ibirayi mu Burundi nigiterwa mbumbarugo, kuko kiribwa n'abantu bose nta muntu numwe atagikunda kandi mubintu vyibiribwa mu Burundi bikunzwe kuko babikoramwo ibintu vyinshi haba mu mazu aribwamo n’abantu bingenzi usanga babitegura neza kugirango babifungure bifise akanovera.

Muri ivyo yagiye akarimahabma agatera imbuto yashaka gutera mu gihe yazisaruye kibagisige kimugora n'ukuro nkabika ivyo atajanye kw'isoko rero muri ico gihe aborozi canke abarimyi baca bahiga hantu hagutse canke ikigega bakaba bashiramwo ivyo bimbuye kugira ngo bikwe neza bitazokwononekara.

Ukwimbura birabera umurimyi, kuko iyo umurimyi yarimye mu mirima yiwe akabikurikiraza nk'uko umuganga w'indimo canke abahinga b'indimo babivuga ni co gituma iyo umaze kweza uragenda ugasarurukanikira ku mugozi canke kubitiy e uba warashinze kugira ngo ibigori bishobore kwuma neza.

Abahinga b'indimo basanze ahantu hahanamye hashobora guteza ibibazo mubintu vy'uburimyi. Nico gituma bahimiriza abantu guca imikobeko ahantu hahanamye, kugirango ubuhinzi bwabo canke uburimyi bwabo buzogende neza, hama bazoronke umwimbu ushimishije inkukura itatwaye umwimbu.

Iyo witaye neza ku giiterwa wateye uzi yuko ugikeneyeko inyungu mu nyuma bigusaba ku gikurikirana neza rero iyo ucitayeho ukagihigira umwavu w'ikizungu n'uwikirundi mu gihe kiriko kirakura ukongera ugasasira neza ukabagarira bituma ico cimburwa cawe kizotanga umwimbu ushimishije.

Bo ivyama bita amatunda ni biti bisaba kwitondera cane mu ku birima bisaba ku bipoma kugira ngo birinde ubukoko bishobora kuvyonona bikira ibito rero iyo bimaze gukora bigatanga ivyama vyiza vy'amatunda abamatundagira akamaro keza ku bibondo canke abavyeyi bibungenze.

Ibitegwa mbubarugo iyo bamaze kubikura mu mirima, bigusaba kwanikira kugira ngo bibanze vyume, akazuba kabanze kavyumishe, kugira ubibike vyumye, bica bigusaba rero iyo bimaze kuma, ukabanza ugahungurura n'intete ukabanza ukazanikira neza, ukazikunkumura imicafu yose yoba irimwo kugira ngo ubibike ahantu bisa neza.

Igiterwa c'ibiyoba ni igiterwa ciza cane kuko gifise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, uravye no mu magara y'abantu. Turagishira mu biribwa ndemamubiri. Rero ari nayo mpamvu abantu benshi babirima, kandi bikagira n'akamaro. Umuntu ashobora kubishora kw'isoko akikenura.

Ipiripiri isigaye yarijukiye nabarimyi benshi mu ntara zitandukanye kuko basanze ni piripiri naho batahora bayirima kare, kare kuko abene gihugu canke kuri ba sokuru ipiripiri wayitora mumashamba acimeza ariko ubu kubera atashamba acimeza akiriho bisaba yuko umuntu azirima akazitwara mu masoko.

Igiterwa gisaba ubwira n'umwete ku bantu babirima, urutomati rurimwo kuko rusaba kwama uriko urarukurikirana kuva mu kurutera mwituta gushika uzo rubature urutere aho wabiteguriye kubitera hama uzo nabikurikirane ubihigire umuti upoma uduti cane cane mu gihe c'imvura kuko iyo imvura iguye uratwarwa n'amazi bigusaba kwama uriko urapoma.

Ibiterwa bumba rugo abantu bakunda kurima muhira, nukuvuga harimwo ibiharage. Ibiharage rero bifise ubwoko butandukanye, hariho ibiharage vyerera hasi hakaba n'ibindi bita ibiremberwa, ibiremberwa rero bisaba kuba warahize ibiti uzobishingira hambavu yavyo kuburyo biriko birakura bitonderako hama bikazotanga ivyamwa vyiza.

Ibmi vy'ibikaju n'uburimyi abantu benshi badakunze kurima, kubera yuko ivyo bikaju bikunda kugurwa n'emahingurira akora isukari canke akora ibindi bintu bikomoka kuma ku bikaju ni'ukuvuga abantu bakora iya mitobe bantu banywa isosa ni co gituma ibikaju bi isosa gusumvya isukari.

Ikinyanya ni igitegwa kigoye gutegura kuva hasi kugera hejuru ariko kikaba ciza iyo kimaze gukura iyo caronse ahantu gitonera neza ukaba wagiteye kujambere ni igitegwa kivamo amafaranga menshi mugihe wakijanye kwisoko kuko gikenegwa nabantu benshi haba mungo haba mu bantu benshi ,haba mu bato bose baragikenera.

Igiterwa c'Ipama n'igiterwa njabuka amazi gishobora kuzanira inyungu igihugu, kikazinira n'inyungu abenegihugu bashoboye kukurima bakagikurikirana n'ukuvuga abenegihugu bashoboye kukirima bakagikurikirana mu nyuma baza kuronka amafaranga mu gihugu cashoye iryo pama rikazana amafaranga ncabuka amazi Hama abenegihugu bakirimye bakaboneraho akoyoko .

Ivyamwa ni imfungurwa abahinga b'amagara y'abantu basigaye bahimiriza abantu kuza barafungura, mugihe bahejeje gufata imfunguro za sasita canke za n'imugoroba. Rero umuntu afata ivyamwa neza, akabifata ku mwanya wo, nico gituma agira amagara meza, ntagwaragurika.

Ibigore n'igiterwa camwe ikirimbwa kuva kera, ariko iyiwe giteye nabi canke utagiteye ikija mbere muri iki gihe ca none usanga umwembu w'abaye muke cane, kuko abahinga b'indimo baduhimiriza kugira ngo abintu tubiterekija mbere ku metero zitandukanye kugira ngo igiterwa kimwe n'ikindi habe harimwo bitsana i metero nk'icumi kugira ngo bishobore gukura neza.

Igitegwa c'ikawa n'igitegwa caje mu nyuma kuko abarundi nta kawa bahora barima, caje ku muzo w'abazungu, ariko twasanze ikawa ifise akamaro kanini cane, kuko zifitiye akamaro kanini abarundi, zikagirira akamaro igihugu, kuko ikawa iyo ishotse hanze igarura amahera mvamakungu.

Ivyamwa bitandukanye: nk'ipasiteke ,imicungwe, imandarini, indimu, n'ivyamwa bikunze kugurwa n'abantu benshi ,mur'ikigihe kuber'abaganga baraba ko abantu bafungura neza, bagahimiriza abantu gufungura ivyamwa kugirango bagir 'amagara meza.

Ku mitumba n'umugambi wa reta kuko butuma ivyo biti umuntu aba yateye kumitumba buzibira inkukura bukarinda amazi atwara ibitegwa umuntu aba yarateye niyompanvu arumugambi wijukiwe na reta kugirango imisozi yose yambare ibiti hama inkukura zibagiranwe mu gihugu cacu.

Igitegwa c'amabungo arico camwa gisigaye giharawe cane gose abana baragikunda, abakuze bakagikunda ,aba mama bibungenze bakagikunda ico gitegwa rero gisigaye kirimwa n'abantu benshi kuburyo ku masoko usanga caragwiriye mugihe rero cokukigura mu kero kaco usanga urazimbukiwe ukiguze amafaranga makeya.

Uburimyi bwiza butuma umuntu agira umwimbu mwiza cane, kuko mu gihe wamaze gufata amase meza yi kizungu ukavanga nayi kirundi ugashira mu murima kubera iki gihe ca none amasi menshi yarataye akanovera, rero mu gihe isi wayihaye ivyunyunyu bindi vyiyongera bituma umwimbu usa neza.

Amapera n'icamwa abantu beshi badakunda mu Burundi ariko uravye abantu bagifungura barazi akamaro kanini kibafitiye, keshi rero usanga amapera asosa arimwo ibintu vy'isukari nico gituma abantu bafungura canke bacihereza ico camwa bituma bagira isukari imeze neza mu mubiri itari nyishi kandi itari n'ankeya.

Imyumbati iyo wayisaruye urashobora kuyitonora ukayishira mu mazi ukayivundika bakayigira bimwe bita imikembe canke ukayanikira ikazovamwo ubududu kugirango ubgo bududu uzobusekure canke uzobutware kuri rwa rusyo rw'ikizungu kugira bashobore gukuramwo ifu ucumbire ifu abana barye bahage .

Igitegwa c'inyanya canke itomate abantu benshi bakunze kurima mukiyaya c'imbo ahantu hashushe ziragoye gutegura kubera yuko zisaba ibintu vyinshi cane cane mugihe cimvura kubera zisaba gupompa umwanya muremure kuko iyo imvura iyo iguye usanga umuti wapomye wagiye nico gituma rero itomati canne inyanya bigusaba kwama uriko urazikurikirana

Indimiro n'umugirwa umunyerewe n'abarundi bose, kuko iyo waraje indimiro ituma isi igira akanovera kuburyo bwuko ibiterwa uzoharima munyuma bizobona ivyunyunyu bikwiye kuburyo bwuko ubihateye bikura neza ata imbogamizi n'imwe ihuye navyo.

Igiterwa c'ikigori n'igiterwa gisaba amazi rero nico gituma mu kugitera bigusaba kugitera hafi y'amazi ashobora kuba ari nk'uruzi canke ahantu umuntu ashobora kuronka amazi bitamugoye canke mugihe c'imvura ushobora no kuvomerera bitiriwe birakuvuna amazi uyakura hafi.

Ubucuruzi bw'imboga n'ubucuruzi bukomeye cane kuko ababukora baronka ababashorera vyihuse kubera yuko n'imboga zikenerwa mu buzima bwacu bwa minsi yose, ab'abakuze ,ab'abana bakener'imboga kugira ngo umubiri ushobore kwiyubaka neza.

Inyuma y'impeshi cank'agatasi ,usang'umwimbu w'ivyimburwabiva mu myonga canke ku misozi vyabaye mvyinshi, murico gihe abacuruzi badandaza ivyo vyimburwa kw'isoko usanga bagabanuy'ibiciro, kuber'usang'arivyinshi nabo babironka ku mafaranga makeyi bigatuma, rero n'ababigura bazimburwa bakagura irya zikwiye umuryango.

Umwumbati nikiribwa abantu benshi bakunda canke bakunze gukoresha kuberayuko nintanganguvu, iyo umuntu yagifunguye aba afise inguvu iyo ariko arakora naho akorana ingoga ntagira ubuntu bwo kugira amagara make make. Rero iyo wamaze kuwuteka neza ukawufungura bigusaba kwama uriko urawurya neza kugira ugire inguvu.

Imyumbati mu burundi n'igiterwa kiri mu biterwa imiryango ikunda kurima kandi igatuma abantu baronka amafaranga iyo bagishoye, iki rero gifise n'akamaro mu mubiri w'umuntu, kiri m'ubwoko bwibiribwa bitanga inguvu co kimwe no kurya kw'amateke.

Kuva kera ibikorwa vyari bigabuye banyina b'abantu nibo bari bajejwe kuja gutera ibiterwa ar'ukubisarura kubikura mu mirima, hama bagabo nabo bakaraba ibitungwa yuko vyariye canke bimeze neza, rero muri ico gihe abavyeyi begerana mu gufashanya kugira ngo ivyo bakora binyaruke.

Ibiribwa bita imiteja canke imikerera ni ibiterwa abantu basigaye bakunda cane kuko aho hambere nta bantu babirya. Babona ko ari ibiharage vyanse gukura canke vyanse kera, ariko ubu twarabonye ko ari imfunguro irimwo ibintu vyose umubiri ukenera. Bituma umuntu abona neza, bigatuma umuntu agira amagara meza.

Icamwa c'amabungo umuntu yokivuga ntiyoheza kuko amabungo afise ivyunyunyu vyinshi mu mubiri, ivyunyunyu rero ayo mabungo afise harimwo ivyunyunyu bita fere ikindi bita zinke bigatuma umuntu abona neza atagira ingorane y'amaso n'abana barabikunda canke aba mama bafise inda canke bibungenze.

Burya hariho ubwoko bw'amasaka basigaye barima n'ukuvuga hariho ubwoko bw'amasaka butukura iyo bweze bugatukura, hakaba n'ubundi bwoko bwera iyo bweze ugasanga burera rero ubwera nibwo baharaye cane gwose munganda nyinshi nibwo bakenera mu gukora umwambaro w'inzoga.

Ubushaza nindya imeze neza cane ata kibazo iteza ku magara y'abantu ari yo mpamvu abantu bajejwe amagara y'abantu canke abaganga baraba yuko abantu barya indyo zuzuye bahanurira abantu gufungura ubushaza kugira ngo bagira amagara meza batazabararwaragurika.

Amabungo nigiterwa kimwe mu vyamwa biharawe cane kurimwa cane muri iyi misi, kuko abantukare ntibari bavyitayeho babona umengan'ibintu vyo mu mashambo acimeza, ariko ubuye, kubera akamaro bamaze kubibona bitanga umutobe uryoshe cane bigatuma abantu ba wihereza bagira ubwenge bukwiye bakabona neza abantu benshi basigaye bawijukiye.

Umworozi yatunze inka ntakindi kintu yotunga, kuko inka nziza wayigaburiye igahaga iguha ikizovamwo ivyo wayigaburiye vyose, ni kuvuga iyo wagaburiye inka neza igahaga irakamwa ikaronka amaritiro menshi n'ukuvuga ironka umwimbu mwinshi ku mata hama wajana kw'isoko ukaronka amafaranga akwiye kandi ashimishije.

Amabungo ni igiterwa gisigaye gikunzwe cane kuko ni icamwa gisigaye giharawe canke gikunzwe n'abantu benshi muri ino minsi nk'umucungwe canke ama mandarine rero iyo umuntu afunguye amabungo , amabungo atuma agira ubuzima bwiza ntagume agwaragurika akagira ni amaraso akwiye.

Mu bikoko biguruka abantu bakunda kwororo harimwo imbata harimwo inuma zikuzungu hakaba n'amadendo rero amadendo ntakunda kwororwa n'abantu benshi kubera asaba ikiguzi cinshi mu kizitunga , Ariko n'igikoko gita amagi menshi n'imiswi yaco iba izimvye.

Ikintu cita amateke bagishira mu bwoko ca ntanganguvu. Rero n'ukuvuga amateke ni inrya abantu ba kera bakuze barya, bigatuma abantu ba kera bakomera, bakaramba, bakagira inguvu kuko bakora ibintu vy'ubuhigi bakaja kurima bumva bameze neza.

Mugihugu cacu har'ivyamwa bitandukanye ,harih'imicungwe, harih' ama madarena ,harih'indimu harih'amapapayi, harih'imicungwe ,nicogituma abantu benshi barakunda imicungwe kuber'itum'abantu benshi bagir 'amaraso menshi atembera neza bigatuma n'umutu agira imbone nziza ,murico gihe kubifungura bituma umuntu agir'amagara meza.

Igiterwa c'ikigori n'igiterwa gifise akamaro kanini mu Burundi, kuko indya y'ikigori n'indya ikundwa na bose, haba kubana, haba abakuze, haba abatama. Ni ukuvuga ikigori iyo umaze kugisarura ukagisya, ukamara kugikuramwo ifu, uracumba abana bagafungura neza, eka n'abakuze bikabarwa neza.

Igiterwa c'ikigori ni igiterwa mbumbarugo mu Burundi kirimwa n'abantu benshi. Ku buryo bwo kubera y'uko iyo wagiteye ikigori, utera intete zibiri mugabo iyo kimaze kwera kigakura, mu gihe wakurikije impanuro z'abafundi b'indimo, urutete rumwe ruzovyara ikigori kivyara intete zirenga amajana atanu canke ibiro bibiri.

Ibiterwa mbumbarugo nko mu Burundi hari ibigori n'ibiharage n'amateke n'imyumbati. Iyo rero umuntu yavuye gusarura ibigori, cane cane ibigori biba vyarakuze bikamera neza, ni ukuvuga mu kubibika abantu barashobora kubibika mu mashishwa bakabimanika ahantu ku biti baba baratanze neza kugira ngo bigende vyuma ata ngorane n'imwe.

Bika neza umwimbu waronse mu gihe c'impeshi canke c'agatasi, n'ubuhinga twigishwa n'abahinga bindimo kugira ngo umwimbu twaronse mu gihe c'agatasi canke c'impeshi kugira ngo dushobore kubibika neza bitangirizwa n'udukoko tw'imbeba canke dushobora kwinjira mu mifuko tuba twateye mu gihe haba haga twarabihagaritse gatoyi tukubaka ahantu hanini hiyaguye ivyimburwa bikaba bibitse neza.

Saruye ibigori rigusaba kubishira ku rugo hamabikuma mu gihe vyumye urabihungurura ukabishira ahantu kw'ihema umugihe wajeje kubishira kw'ihema vyumutse neza rica bigusaba kubigosoboroka bikuramwo twa tuntu tubitubi kugira ngo ubike umwwimbu umeze neza.

Kuva kera mu Burundi abantu barashobora kuza bakakurimira ukabaha ibiryo canke ukabaha indya bagenda guteka, ariyo mpamvu abantu benshi bapimira ku tuntu tw'udusorori aritwo bita amabobori mu gupima nk'ikiro canke inusu y'ikiro kugira ngo ivyo bahemba umuntu ntibibe vyinshi.

Igitegwa cigiharage nigitegwa abantu bamaze iminsi bakunda cane kuva kera nico gitegwa ari mbumba rugo hambavu yibigori nico gituma abantu benshi rero bazanye nubundi bwoko bwibiharage basanze aribwo bunakunzwe cane mugabo bukaba buzimvye cane kuburyo bwuko bufise akanovera kenshi bigatuma numubiri ukura umeze neza.

Mu bitrwa mumbarugo abarundi benshi bakunda kurima, harimwo ibiharage. Ibiharage rero bifise ubwoko butandukanye. Hariho ivy'umuhondo, hariho ivy'mvange, hakabaho n'ibiti bita ibiremberwa. Ibiremberwa rero mu kubitera bisaba ibintu vyinshi kuko bisaba guhiga ibiti bibishigikira mugihe biriko birakura. Kugira ngo ivyo biharage mu gukura bitondera bironke aho bidugira.

Iterwa c'ibiraye igitandukanyo n'ibindi biterwa nk'ibiharageye ibigori canke ibiyoba, kuko kugitera coco ubanza kubika imbutsa uzotera ukazishira ahantu kubwo zibanza kuzana imigera iyo migera rero imaze kuboneka nih ushobora kugitwara ukakirima kuburyo bwuko iyo migera ari yo izohava ikura igatanga umusaruro.

Bavyita ibiyoba, rero kubantu uburundi babuzi bikunze kuba ahantu mu cankuzo, bikaba bifise akamaro kanini mu mubiri bigatuma abanegihugu iyo babifunguye bagira amagara meza bagakomera, bigatuma n'abagabo bagira imisemburo myinshi.

Nkore ni igitegwa kirimwa n'abantu bake, ariko ntigiterwa uravyo gifise akamaro kanini cane nk'akarorero uravye amavuta ava mu mwimbu w'intete ziba azavuye mu nkore ni amavuta afise akamaro ka nini cane nta kintu ateza umubiri uyafungura ugira umubiri umeze neza umubiri uremvye umubiri worosha bigatuma rero umuntu agie ira amagara meza.

Mu biterwa mbumba ari ubwo nk'uko abarundi benshi basanze bafungura ibiharage hero ubwa ibiharage biramfise ubwoko butandukanye hakabaho ibijone ari vyo bivye nsa n'umuhondo ni ro ari vyo bintu benshi bahurumbira mugabi igaribwa n'abantu bifise, kuko birazimba kw'isoko, kubera bifise akanovera kenshi iyo umuntu abiriye n'umwana akabirya neza akurayisha simye.

Umuceri n'igiterwa cimbuka cane mugihe wagikurikiranye neza, mugabo gusaba ubuhinga bwinshi mukukirima kuko gisaba ahantu har'amazi menshi ,Kuko gisaba amazi menshi kugira gikure, rero iyo kimaze kwera imiryango iriruhutsa Kuko baba bararushe mukugitegura kugira bazogerere aho gisarurwa.

Mu bwoko bwibiyaba buba mu bihugu vyacu nkibi vyo mu karere ka Afirika yubuseruko hari ubwoko bwiyiboba hariho ivyerera hejuru kubiti nibindi umuntu atera bikerera mukuzimu nico gituma ivyerera hejuru kubiti biba bigoye kuronka kuko bitegwa nabantu bake kandi kwisoko ntibikunda no kuboneka.

Gusasira ibiterwa ukabitera ku mabango atandukanye hagati yibango nirindi harimwo santimetero nkicumi canke santimetero mirongo ibiri bituma ivyo biterwa bikura neza bifise ubuzima bwiza wanabisasiye hoho nukurushaho bica bikura vyirukanka.

Izi n'imbuto ziva mu gitegwa bita igihwanya, rero izo mbuto iyo zabonetse, bamwe barashobora kuzanikira zikuma, bakazibika, zikazoshobora kuzitera mu gihe c'impeshi canke ca gatasi, kugira ngo hazoboneke izindi, ibindi bihwanya, canke abandi bakazikaranga kugira ngo bashobore kuzirya.

Mu biterwa birimwa cane mu Burundi harimwo n'umuceri, umuceri rero ugoye gutera canke no kubagarira muga iyo weze uraryoshe gusarura, mu gihe rero wawusaruye urawutahana; ukawanikira ;ukawuhura; mu gihe uhejeje kuwuhura ; ukawugosora hama ukawushira ahantu heza ho kuwubika.

Kuri ba sokuru twabika umwimbu mu bigega, ariko ubuye kubera ubuhinga bwa none bugenda buratera imbere, abahinga b'indimo bakaja hanze baka nonosora ivyigwa bijanye no kubika umwimbu, nico gituma ubuye bisaba yuko twubaka amahangare manini canke ububiko bwagutse kugira ngo ivyimbugwa bigire ahantu hanini hiyaguye.

Imbuto nizo zivyara icamwa, kugira uronke ico camwa sigupfa gutera, bigusaba kugira ituta hama izo tuta ugashiramwo imbuto, imbuto ukaba wazisasiye neza ukaba wazishizemwo n'umwavu wakijambere canke kizungu kugira ngo iyo mbuto yawe izokure neza hama uzoyibature mw'ituta uyishire mu murima wateguye.

Igiterwa c'igiharage abantu beshi baragikunda iyo cumye canke kikiri gitoto nkiya bantu bafise uburwayi bwi ngwara zitandukanye abantu bakuru canke bakiri bato bahitamwo kurya ibiharage vyumye mugabo abantu beshi bakunda ibikiri bitoto kuko nivyo biryoshe gufungura.

Birahimbaye kubona wararimye ukimbura, birahimbaye kubona warateye ibintu bikamera neza atakibazo warabihaye vyose vyankenerwa, rero kuba umurimyi biranezereye gose bigatuma unezerwa naho biruhisha kwegeranya, ariko iyo wamaze kuronka imifuko ubishiramwo ivyo warimbuye ni ibintu binezereye cane.

Ubuye uburimyi bwo kurima inkore abantu benshi ntibahora babikora ariko ubuye kubera basanze hari abantu babikenera cane cane nk'inganda canke amahinguriro akora amavuta ava murivyo biterwa nico gituma rero abantu benshi barakunda kubitera kubera yuko bituma abantu baronka amafaranga yo kwikenura

Abantu bakora uburimyi bw'ubushaza n'abarimyi bababibifise, kuko ubushaza burazimvye kw'isoko kugira ngo uzoronka imbuto ikwiye ahantu hanini cane n'uko uba warateguye amafaranga menshi hama wamara kurima ukazokurikirana ugahiga ibiti vyo kubirembera kugira ubushaza buzotondereko mugabo nabwo iyo bumaze kwera ukuramwo y' amafaranga yawe yikuvye canke uwagwijije nk'incuro zibiri.

Umwimbu w'intete, n'umwimbu usigaye woroshe kubika muri iki gihe canone, kuko n'umwimbu udasaba ibintu vyinshi, ukira kuba warubatse ahantu hagutse uzobisuka mugihe wahejeje kubisarura, ukabihungurura canke ukabihura hama waheza kuvyegeranya ukabishira aho hantu hagutse kuburyo bwuko hageze gupompa umuti utuma biguma bifise ubuziranenge biba vyoroshe kuwupompa.

Igihobe ni igiterwa kidakunze kurimwa n'abantu benshi. Mugabo abahinga b'amagara y'abantu barabonye ko igiterwa c'igihobe uravye imbuto gitanga, umuntu iyo yagikoboye, akacanikira kikuma, hanyuma akakijana mu ruganda ruhingura amavuta avamwo, nico gituma usanga iki giterwa gifise akamaro kanini cane.

Icamwa ciza cane citwa ivuka ivuka akaba ari nziza kumubiri ivuka ikaba ikasemwa kubiri hakaba harimwo n'urubuto hagati muri yo vuka.

Kuva nambere hose iy'iberwa bimaze kuva mu murima nukuvuga abasokuru bacu cank'abavyeyi bacu baravyanikira iyo bimaze kuma barabitora bakabigosora, bakabigosorera k'urutaro iyo bashaka kubiteka canke kubibika niyompamvu rero Abavyeyi benshi baca bugufi bator'urutaro bakagosora.

Abavyeyi bacu n'ikirumara mu muryango kuko bakora ibikorwa vyinshi, nico gituma babita mabok'igihumbi , usanga bafis'abana mu migongo bariko baragosora nukuvuga rero iy'umuvyeyi ashaka kugaburir'abana arabanz'agatunganya neza ivy'agira ateke, nk'ibiharage akabanza akabigosora , akabikuramwo umucafu .

Amasaka n'igiterwa gisigaye carijukiwe n'abantu benshi kugitera, kuko basanze amasaka afise akamaro kanini cane ari inganda zikora imitobe ari inganda zikora inzoga zirakenera ayo masaka mu gukora umwambiro ariyo mpamvu abantu benshi bijukiye ayo masaka ari ubwoko butandukanye ari ayera canke ari ayatukura.

Ibiterwa vy'ibiyoba ni ibiterwa biryoshe gutera kuko ntibisaba ibintu vyinshi, iyo wagiye ukabitera utera urutete rumwe mw'ibango urwo rutete rumwe rukazoshobora kuvyara ibiro birenga icumi ari urutete rumwe, nico gituma abantu benshi babikunda kubitera kuburyo bwuko iyo hageze gusarura usarura ibintu vyinshi wateye ibiro bikeyi.

Ubuhinga bugezweho bwo kurima ubu uya abafundi b'indimo barazanye ubuhinga bushasha n'ukuvuga hari nk'abantu bakeneye kurima ibintu bitondera ku biti , n'ukuvuga barazanye ubuhinga bushasha umuntu arahiga inyuzi canke ibirangereze vyo mu mifuko akab'arivyo bakoresha mu kugira ngo ivyo vyimburwa canke ivyo biterwa bishobore kurandagara canke kudugira kur'iyo migozi.

Igitegwa bita imikerera kiri mu bwoko bw'ibiharage muga ntibizana imbuto imbere babirya uko nyene, basigaye bayijukiye abantu benshi kuko basanze abahinga mu bintu vy'amagara y'abantu izana akanovera mu mubiri igatuma ubwonko bukora neza.

Ibiyoba canke ivyema n'igiterwa kirimwa n'abantu beshi baba mu buseru bw'igihugu rero ibiyoba bifise akamaro ku mubiri kuko bituma umubiri umera neza ukiyubaka neza utonze neza atakibazo na kimwe kuko ifu y'ibiyoba utuma umubiri utuma ukura neza.

Ububiko bw'umwimbu buguma bwiyongera kuko abahinga baguma bazana ibintu bishasha vyose kugirango abantu babike umwimbu wabo neza bitagoranye. Kuko kare bahora bawubika mubigega ariko Ubu bararima bakimburira Hama bagashira ahantu hagutse kuburyo bwuko ibitegwa biba bishanje canke bimeze neza bitarundanye.

Iyo umwimbu wagenze neza, haba hasigaye yuko uhiga ahantu uzoshira umwimbu wawe. Hama kugira ngo uwo mwimbu uzogume umeze neza bigusaba ko uba wateguye ahantu ubishira. Mugihe rero wateguye ahantu heza, bica vyoroha no kuzibika. Mugihe uzokenera gusubira gutegura izindi mbuto, bigusaba yuko ivyo bintu ata vyinshi uzigirira

Igiterwa c'ikigori gifise ubwoko butandukanye. Hariho ibigori rero bisa n'umuhondo. Murico gihe intete z'ibigori zisa n'umuhondo ni intete ziryoshe cane. Abavyeyi bashobora gukoramwo ubuyi canke igikoma abana banywa, bakagira amagara meza, bagakura bakomeye, bameze neza.

Kwimbura kugoye nko kurima, iyo ushaka kwimbura neza kugira ngo ivyo wimbuye ushobore kuba ubona ko bifashwe neza bigusaba guhiga imifuko minini, nk'ivyema bigusaba guhiga ibiroro ubishiramwo kugira ngo bibe bihagaze neza kugira ngo unabirinde nubundi bukoko bwoza buciye hirya no hino bushobora kubigirira nabi.

Ugutera, ukurima, ukubagara, ukukuza canke ugapoma ivyatsi canke ivyamwa wateye canke ibitegwa uzokwimbura ugafungura ivyicogihe rero iyo bimaze gukura urashobora kubisarura canke ukabigumiza mu murima ukarindirako vyumira mu murima ukazobitora vyumye.

Kwanikira umwimbu ubawaronse mugihe cagatasi canke cimpeshi n' igikogwa ciza kuko bituma umwimbu uba waronse uwubika wumutse neza wavuyemwo amazi; nk’ Ibigori canke Ibiharage bituma aho ubibitse bidashobora kubugwa canke bigire ikindi kibazo mugihe biba vyumye neza.

Ubushaza murazi akamaro kabwo? Mugihe rero utaramenya akamaro k'ubushaza, warasizwe cane. Bigusaba yuko ubanza kwegera abantu bajejwe ivyo gufungura neza kugira ngo uronke ibiryo canke imfungurwa zituma umubiri wubakwa neza. Ubushaza rero buri muri izo mfungurwa butuma umuntu agira amagara meza.

Terwa mkummaruga bantu benshi bakunda kuzima mu burundi buhara ibigori hari ibiharage hakabaho n'ibirayi rero ibiterwa vy'ibirayi canke ibigori n'ivisa akamaro ka nini canecanecane ibigori ni vyo mvugako cane, kubera yuko iyo umuntu yamaze kubisarura akagenda kabisiya bivamwo indya nyinshi aracumbira abana bakarya canke ubuye abana bashobora kwiha.

Igitegwa kuva kuri basokuru bamye barima kuva kera kuko nico bakoramwo umutsima bagaburira abana rero murico gihe cagumye gikurikirana kugera nubu tuguma tugitera haba muhira, haba ku misozi rero n'igitegwa kiba ahantu hose ahantu hose kirahakunda.

Ubushaza bwaba bubisi canke butoto n'ikiribwa gikundwa n'abantu bose baba ku bana canke abakuze cank' abasaza nico gituma rero ubushaza abaganga baraba ivyo amagara y'abantu bara buhunura abantu kubufungura kuko iyo bumaze kwuma buba buryoshe cane kurusha yaho buba ari bubisi.

Kuva nambere hose abarundi bamye bakora inzoga y'amasaka cane y'ibitoke. Ni ukuvuga rero inzoga y'amasaka kugira iboneke amasaka arava mu murima, amaze kuva mu murima bakayanikira akuma, amaze kwuma bakayashira mu mazi bakayinika, iyo bayinitse niyo avamwo ubumera. Ubumera rero barabwanikira bukuma, nibwo bushobora kuvamwo inzoga y'impeke.

Uburimyi kuva kera, kubera aba mahoro babufata nk'o kumengasiakazi mugwubuwe, kubera arababufashe k kwarakazi hari abantu babushiramwo amafarangak bakabushuramwo n'amafaranga menshi kugira ngo ivyimburwa vyabo bizobe vyiza, kandi vyinshi hama bazoshobore kubishira kw'esoko baronga amafaranga yo kwitumba.

Bigambi iyiterambere umuntu ashobora gukora umuntu ashobora gukora uburimyi uburimi rero biterwa n'ivyo abantu babe bakunda muri iki gihe ububuye abantu barijukiye kuryo intore bero iyo umuntu akeneye gutera imbere araba ivyo umuntu ashobora gukora kugira ngo abishoye bitaburi soko ero ni co gituma abantu benshi ububuye bijukiye kurima intore.

Mukubika ubu uya ibintu umuntu aba yarakuye mumirima, vyagiye birahinduka bitewe n'igihe canke n'umwanya tugezemwo, kuko aho hambere hahise abantu babika ivyimburwa mubigega ariko basanze mu bigega ubukoko butobuto bushobora kwinjira mukigega bikabifungura canke bikavyonona. Nico gituma rero ubu uya abantu benshi bashira mumazu yagutse ahantu hiyaguye.

Mo vyenetse biraryoshe gusarura, kuko biraryoshe gutwarika ubishira mu mufuko hakajamwo ibintu vyinshi si co kimwe no gusarura imyumba ati ero nko gusarura ibigori ibiyoba canke ubushaza biroroha shane, kuko mu mufuko urashiramwo ibiro vyinshi bigatwarika neza.

Igiterwa mbumbarugo bita igiharage ni igiterwa kirimwa n'abantu benshi, rero iyo abantu benshi bakirimye mugusarura biravuna. Iyo wakirimiye kure hoho bigusaba mwama uriko urikorera ubivana mumurima ubijana muhira aho ushobora kuvyanikira. Mugabo ubuya benshi abantu baravyanikira mumurima atakibazo na kimwe.

Inyuma y'irima haza kwimbura, iyo wimbuye urakenera aho ubika ivyo waronse mumwimbu nico gituma bigusaba kwama wahiza ahantu ubishira neza, hama igihe wahejeje kwimbura ibintu urabitegura neza nyimba ari ibiharage urabigosora ari ibigori ukabigosora kugira ngo imicafu ivemwo uzo bibike bisa neza.

Murikigihe hasigaye harubwoko butandukanye bw'ibiharage, hariho ubwoko bita ibi vy'umuhondo, hakabaho ibitandukanye bita shusha, hakabaho ivyinvange rero murikigihe abantu bari basigaye bakunda ibiharage bita shusha kuberayuko biroroshe guteka ntibisaba inkwi nyinshi mur’icogihe biranyaruka gusha.

Abafundi bindimo basigaye baca mu mihingo yose bigisha abantu ukuntu bosarura bakabika neza ibintu vyabo bitarinze birononekara, nico gituma aho hambere hahise bahora bakoresha ibigega mu kubika ivyo bimbuye ariko ubu abantu basigaye bakora ama hangare manini canke uburaro bunini bashobora gushiramwo ivyo vyimburwa.

Abahinga mu bijanye no kurima neza abajejwe ubuhinga bw'indimo barahanura neza abantu kubo borima neza bisunze amabwiriza babaha no gutandukanya amabango bateramwo ivyama canke imbuto zabo bakenere gutokwimura ivyamwa vyiza.

igiterwa c'amasaka n'igiterwa gisigaye gikunzwe kurimwa kubera yuko amahinguriro meshi akora inzoga canke akora ibindi binyobwa bitandukanye birakenera amasaka kubera bashobora kuyakoresha nk'umwambiro canke bagakoramwo inzoga nyene isanzwe ikora mu kunyobwa canke n'abarundi barashobora gukora inzoga y'impeke.

Umuceri ni igihingwa kigoye gutegura kuva ku kirima kugira uzogisarure kuko gisaba ahantu hari amazi menshi ,mu kugitera rero bigusaba kwinjiza amaguru mu mazi mugihe rero cokugisarura hoho biba vyoroshe kuko ugenya umuceri wo hejuru hama ugashira mu mifuko ukagenda kwanikira.

Ibihuhusi canke imiyaga y'imvura ni bimwe biteza ingaruka mbi ibiterwa umuntu aba yarateye hari igihe usanga umuyaga waryamitse ibiterwa vyose , vyose vyaraguye hasi ata na kimwe gisigaye ugasanga rero abarimyi bari mu ruhombo bakora bahomba umuntu yarashoboye amafaranga akimbura ubusa.

Inkore n'igiterwa abantu benshi badakunda kurima kubera yuko ntikiribwa n'abantu benshi, ariko kigira amavuta meza afise akamaro kanini ku bantu bayihereza canke bayateguza ibinfungurwa bagira bihereze, n'iyo mpamvu rero mu kukirima ari ngombwa kugira uzoronke amavuta meza canke uzoronke ifu ngir'akamaro.

Nyina wa muntu mu Burundi afise agaciro gakomeye kuko akora imirimo myinshi itandukanye yamaboko nico gituma benshi bamwita ni maboko igihumbi, iyo hageze gusarura usanga yikoreye igitebo, isuka kurutugu, umwana ku mugongo, nico gituma tububaha kandi tukabaha n'agaciro muri kigihe ca none.

Kwimbura gutandukanye ku ntara. Nukuvuga hagati mu ntara hariho abimbura bakabitahana muhira ,abandi bakanikira mu mirima .Mur'ico gihe abanikiye mu murima bashinga ibiti bagashirako ivyo bimbuye hama bikumira mu mirima, mugihe rero vyamaze kwuma bakagenda bakabitora.

Iyo wimbuye ivyimburwa ntibabirangiye rero bigusaba ko ivyo vyimburwa wimbuye mu gihe wahejeje kuvyanikira warahejeje ku bihungurura canke vya rumye bigusaba kubitegura ukagosora ugakuramwo utuntu twu ducapfu twose twagiye turaboneka igihe wagiye uravyanikira ni co gituma umuntu agosora kugira ngo azobike umwimbu usa neza.

Umukenyezi N'Umwizigirwa, Umunye, Umukenyezi Ni Kiremesha Mumuryango. Nico Gituma Umukenyezi Mu Burundi Kera Bamufata Nk'Umuntu Arimuntu Akora Ibikorwa Gusa Atagaciro Afise Muga Ubu Uye Vyarahindutse, Umukenyezi Tumuha Agaciro Kuko Twasanzwe Akora Ibintu Vyinshi Abenshi Bamwita Ni Maboko Igihumbi Kuko Akora Ibintu Vyinshi Mi Mu Mwany'Umwe.

Ivyema canke ibiyobe n'igiterwa gihurumbirwa n'abantu bose mu ngero zitandukanye guhera ku bana abakuru n'abato, kuko gifise ingaburo nyinshi mu mubiri canecane iyo kikirikibisi kitaranarinikirwa ngo cume arya amata yacu atuma umuntu agira amaraso meza agatuma agira n'umubiri ubomvye.

Igiharage n'igitegwa mbumba rugo, nico gituma igiharage kiribwa n'abantu bose, kikarimwa n'abantu bose mu ngero zose, haba mu ntara zose, ntanahamwe kidakunda, igiharage rero iyo wakiriye neza gituma umera neza, ukagira ubuzima bwiza, bigatuma utagwara za ngwara bavuga ngo, ngo n'ingwara zo kurya nabi nka kwashi.

Igitegwa c'umuceri n'igitegwa kigoye gutegura ahantu uzogitera kuko ubanza gutegura umurima, umurima ukabanza ukarima ugakuramwo ibindi vyatsi vyose hama ugatega ahantu hazotega amazi canke inzira y'amazi ihegereye kuburyo bwuko amazi atazokugora kuronka.

Ivyema canke ibiyoba mugihe birobanuye, ni ivyema biba bifise akanovera kenshi. No kubibika canke ubijanye kw'isoko, bironka umu kiliya vyihuse, kuko sico kimwe n'ivyema bifise utundi tuntu tubi tubi tubirimwo. Nico gituma abantu kenshi babitoranura hagasigara ivyo batwara kw'isoko.

Ubworozi bw'inkoko bwaba ubwa kijambere canke ubwoko busanzwe abarundi bari basanzwe batunga, ubu abantu benshi bakunda korora inkoko za kijambere kuko zikura zihuse kandi zitanga inyama nyinshi, abantu benshi rero barazikunda haba mum'amazu ingenzi zikunda kuruhukira kubera ziba zihendutse kugura.

Bavuga ngo ushaka inka aryama nkayo kubera inka isaba ibintu vyinshi isaba ubwira n'umwete mu kuyitunga kuko isaba kugaburirwa ku mwanya ku mwanya igasaba kuyiha amazi arimwo ibintu vyose bikenewe mu mubiri nk'umunyu, rero bigusaba kwama ufise ubwira n'umwete bwo kuja guhiga ubwatsi kugira ngo itagira ingorane mu gihe nawe ushaka yuko iguha amata akwiye.

Aho hambere hahisi basokoru baraja kuragira inka zabo canke impene zabo canke ibindi bitungano vyabo vyose batunze rero mu gihe ubwatsi bwagabanutse mu micungararo yo muhira canke babona atabundi ubwatsi buhari barakora ikintu bita kugisha baraja kure y'umuhana bakagishiza inka zikamarayo igihe hama ubwatsi bwawe bugabanuka aho hantu ubwatsiabo bantu bakabona gusubira muhira.

Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi busigaye bw'arateye imbere, kubera yuko abantu benshi basigaye babuhurumbira nico gituma iyo ushaka kugira ingurube yagutse canke ndende nico gituma abantu benshi canke abantu bajejwe ivyo amagara y'ibikoko barahanura abantu bajejwe kworora izo ngurube kuba iyo baziha amazi menshi canke amazi ashushe kugira ngo zishobore kuba zirezire.

Ubworozi Bw'Ingurube Bwaragwiriye Mu Burundi Kubera Yuko Aborozi Benshi Batunze Ingurube Babona Yuko Ingurube Mu Gihe Yamaze Kwima Iyo Ivyaye Ivyara Ibibuguru Vyinshi, Irashobora Kuvyara Ibibuguru Nka Mirongo Ibiri Carimwe Canke Cumi Na Bingahe, Canke Cumi Na Bitanu Kuburyo Bwuko Usanga Iyo Ivyana Vyakuze Umuntu Ashobora Kuronka Amafranga Menshi.

Mu burundi bw'ibitungwa bito bito bufise akamaro kanini cane nk'abantu badafise amikore yo kugira inka canke ibintu vy'ibitungwa vyinshi baca bahitamwo gutunga impene canke inkoko bari n' abashobora kubitungira rimwe, kuko n'ibitunga umuntu yikorako umwanya w'ari we wose mu gihe awo dutse akabazo mu muryango.

Ubworozi mu burundi bwamye bukorwa kuva hambere hose kandi hariho abaganga bajejwe kuraba yuko inka zimeze neza mu gihe inka zikeneye kwima hari abaganga bari bajejwe kuzihigira imiti yo kuziha kugira ngo zishobore kwima vyoroshe canke hageze kuvyara bakaziha imiti yorosha kugira zivyare neza.

Mbere hahise mu kuvura ibitungwa bakoresha imiti yo mw'ishamba, kubera ubuvuzi butari bwatere imbere. Ariko ubu kubera ubuvuzi bwateye imbere, haraje imiti y'ikizungu bakoresha mu kuvura ibikoko canke ibitungwa bitunzwe n'abanyagihugu. Murico gihe rero ibitungwa mugihe vyaronse umuti mwiza bica bikura neza.

Ubworozi bwo mu Burundi, hariho abantu batunga impene, bagatunga n'intama mukiraro kimwe canke vyegeranye. Kuko ivyo bikoko birakunda kubana ntakibangamira ikindi. Mugihe rero biba bibana bica vyoroha nogutunga kuko, vyose birashobora kuba m'uruhongore rumwe.

Inka za kijambere bisaba yuko umuntu azitungira mu ruhongore rwiza. Ni ukuvuga hasi uba wasizeho isima, ukayisigira ikibanza ciza c'iramvuye ija kunweramwo amazi no kuriramwo ibifungurwa, hama ugasiga ikibanza iza kuryamamwo mugihe ihejeje gufungura ivyo wayihaye.

Bavugwa mu kirundi inka ikamwa Ico yariye nico gituma abantu benshi batunze inka canke ibitungwa mu gihe babona yuko ubwatsi buba bukenye aragenda kukabande akaba ariyo agisha akarindirirayo, nico gituma k'umugoroba abantu benshi bazikamwa zaronse ubwatsi zifungura.

Ubworozi bw'inkwavu n'umuganga usigaye warateye imbere cane, kuko na leta yarawushizemwo inguvu nyinshi uhimirize abene igihugu mu kuzitunga, kubera basanze yuko udukwavu dufise inyama ziryoshe, kandi zitagira ingarukambi ku magara y'abantu hambavu yo kugira inyama ziryoshe zituma n'amaganga yazo atuma mu mirima bazoronka umwimbu ushimishije.

Ikiribwa kuboneka amaraso yasesetse bashobora kuba babaze inka , bashobora kuba babaze impene . Ico gihe rero inyama bisaba yuko mu kuziteka uzitondera ukabanza ukazironga neza kugira ngo azihereza adashobora kurya Ibiribwa vyagiyemwo imicafu.

Kugira ngo uzoronke inyungu nziza mu bworozi bw'inkoko bigusaba kwama uriko urazikurikirana neza nko mu kuzihigira ibifunguro bihuye navyo canke mu kuzigaburirira ahantu heza, ukazihigira ubwato bwo kuzishiramwo ivyo zirya bumeze neza aho ziba uka hakubura neza kugira zikure zimeze neza.

Umuhinga mu bworozi bwa kija mbere bw'inka ni ukuvuga umuntu yorora inka itanga amatamenshi canke zimwe zitanga inyama bigusaba kwama wateguye ahantu uyiraza ukni ukuvuga ugakoropa ahantu hashize isima ukaba warayiteguriye ahantu iryama uwa hashize ivyatsi vyiza ukaba warayiteguriye n'ahantu inywera amazi.

Muri iki gihe ca none ubuhinga bwo kuvura ibitungwa bwarateye imbere, abaganga b'ibitungwa bararonswa inyigisho zijanye no kubaga, canke gukemura ikibazo igikoko kiba cagize, ariko mu gihe ca mbere kuri ba sokuru, igikoko caragira akagorane gatoyi iyo ngwara ikagihitana kandi itari kugihitana.

Ororakija mbere ibitungwa bitobitu nk'ingurube canke impene n'ubworozi bw'ijukiwe n'abantu benshi, kuko si ibintu bisaba ibintu vyinshi nk'ingurube zigya ibintu vyose impene zigya ivyatsi, ariko iyouworoye ingurube ico ni co cose irarya, kandi nta bintu vyinshi kugoza ni co gituma abantu benshi bakunda ingurube.

Mu Burundi hari ubwoko bwinshi bw'inka butandukanye, murubwo butandukanye harimwo inka zakagaju, inka zikirayi, inka zikivuzo, hagati yaho nyene hari ukuntu ziba zitandukanye kum'amahembe yazo hariyo izigira amahembe aba araba imbere, hari nizigira amahembe aba araba hejuru, murizo zigira amahembe aba araba imbere hari izigira amahembe manini manini gusumba izindi.

Ukworora inka bigusaba kwama uriko urazikurikirana , mu gih'ubonye ikitagenda neza ku nk'imwe canke iyindi bigusaba ko uca witura muganga w'ibitunrwa kugira ngo ashobore kuzikurikirana azivur'ivyo birwara biba vyadutse kugira ngo zidashobora kwanduza n'izindi zose Zo mu kibano.

Ubworozi bwa none sink'ubworozi bwa kera, kuko ubworozi bwubu bisaba yuko wubaka neza uruhongore inka uyishiramo, kuko bisaba kuba ufise isima ukayisigira hantu irira ubwatsi ukayishigira hanu inywere amazi ku buryo bw'uko inkanya nywera amazina ho irara abahatandukanya.

Aho ha mbere hahise mu burundi abantu ntibirirwa barubaka impongore canke hantu inka zirara, ariko ubuye, kubera ubuhinga buterabuza canke no kugira ukingira igitungu utunze ukirinde imvura canke ibindi bintu urabanze ukayubakira hantu irara ukayisakarira kugira ngo imvura iguye ntizoyinyagire.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi buvamwo ibintu vyinshi kuko inkoko zita amagi, amagi nayo akaba afise akamaro kenshi ku buzima bw'umuntu. Abantu rero benshi boroye inkoko ntibazigaburira neza, uronka umwimbu w'amagi menshi cane, wamara kuja kw'isoko kubera amagi agurwa n'abantu benshi, abantu bakora mu nzu zigaburira abantu b'ingenzi barayahurumbira gose.

Muriki gihe hasigaye hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'inka z'ikizungu. Hariho ama sahiwari, hakabaho ama firizone, Ama sahiwari canke ama firizone ni ubwoko bwaje ari bushasha. Ama firizone rero agatuma abantu baronka amata menshi mugihe bagaburiye neza ibitungwa vyabo. Bica bitanga amata menshi gusumba inka za kera.

Aha none abarundi barivyukiye, gutunga ibitunga bitobito nk'impene, ingurube, inkoko, imbeba z'ikizungu, korora imisiba n'isazi, bigatuma rero muri ico gihe abanyagihugu batabura ico bikorako mu gihe habaye akabazo mu muryango ari kurungika abana kw'ishure ivyo ntibitera ingorane kubera agurisha agahene kamwe akaba araronse amafaranga umwana agasubira kw'ishuri.

Kworora sugusemagura amasoro bigusaba ubwitange bwinshi Iyo utunze inka bigusaba gukurikirana yuo igwaye canke ifise amagara meza mugihe usanze igwaye bigusaba guhiga muganga wibitungwa akazana umuti akayitera kugirango ibandanye ifise amagara meza.

Ubworozi bwa kijambere bisaba yuko inka uzitaho ukaziha ahantu zinwera amazi heza n' ahantu zirara ukaba wahasize ivyatsi ziryamako canke ukaba warahasize isima mugihe ari inka za kijambere nico gituma mukunwa amazi uba warasizemwo ubwato bwiza busa neza ushiramwo amazi zinwa iyo zihejeje kurya ubwatsi.

Ubworozi mu Burundi bufise ikibanza kinini hambavu y'uburimyi ,bikarushirizaho kuba bwiza mugihe umuntu yororye yitayeho ibitungwa vyiwe akabihigira abaganga bajejwe kuvura ibikoko kugira ngo amagara meza agume asagasiye ibitungwa vyiwe

Umwuga w'inkoki n'ubworozi busaba umuganga w'ibitungwa abe yama hafi aziraba, akazitera inshinga hakirikare mugihe handutse akarwara aka na kariya, kuko iyo zitavuwe hakirikare ziranduzanya ningoga na ningoga ugasanga ubutunzi bwose warufise buhonye mumunota umwe.

Ubihinga buteye imbere bwaje hageze kuko mukirundi kare umuntu yaragwara agashobora kwicwa nigwara atazi icamwishe akaguma yibaza ngo nabarozi bamuroze ariko ubu umuntu arafatwa numutwe akagenda kwa muganga bakamuha paracetamol canke ikindi kinini kivura umutwe canke ubushuhe.

Ubworozi bw'inkoko mu burundi busigaye bufise akamaro kanini cane kuko ababukora n'abo busaba amafaranga meshi babukuramwo inyungu nyishi kubera yuko abantu basigaye bazihurumbira n'abantu bafise uburiro buribwamwo n'abantu ba mukerarugendo bara zihurumbira cane kuko nizo ziba zikenewe nizo n'inyama zitagira n'ibibazo ku bantu bazihereza.

Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi bwateye imbere murikigihe kuko kare ntabantu borora ingurube ariko ingurube ubuhuye kubera zifise agaciro kanini nokw'isoko abantu benshi barazigura cane; kuko barabona yuko inyama y'ingurube ikundwa nabenshi naho harabantu benshi batayirya bitewe n'umyimerere yamuntu.

Kuva kera iyo inka yagwaye canke mu gihe babona ikikoko kicabo kitameze neza barahiga umuganga w'imitungwa akaza akagiha muti rero muri iki gihe ca none haragwiriye n'ubuvuzi nico gituma baganga bavura ibitungwa bafise n'imiti igezweho y'ikizungu ku buryo bw'uko bawihaye inka ikiravuba vuba.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bugwira ningoga kubera yuko iyo ivyaye ishobora kuvyara ibibuguru ica rimwe ari cumi na butanu canke cumi, mugihe rero ubaye hafi ukabugaburira neza bugakura bushobora kuvyaza umusaruro ivyo bibunduguru iyo ngurube iba yavyaye kubera yuko abantu benshi barabikenera.

Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi bwiza kuko n'ingurube ziragwira ningoga, ariko birasaba yuko uzubakira ahantu hatandukanye imwe ikibana, kuburyo bwuko mugufungura canke uzihaye ivyo zirya zidacuranwa kuko iyo zicuranywe ntiziheza zikure neza.

Ubworozi bw'inkoko n'ubworozi busaba kwa muri kurakurikirana bwa b ubworozi bw'ikizungu canke ubworozi bw'ikirundi ni co gituma inkoko z'ikizungu canke zikirundi zose zizikenera ibiribwa bimwe kugira ngo zikure neza ama mbavu yo kuzifungurira neza zisaba yuko uzitunze wama uri kurazikurikirana ahagize iyirwara ukayivuza kirikare itaranduza izindi.

Igikoko kiri mu bwoko bw'ibiguruka, kitwa agaca, ni inyoni iba mu Burundi ishobora kubangamira ibikoko bimwe bimwe nk'inkoko zibana n'abenegihugu, ku buryo bwuko inkoko zifise abana bato ari barya bita ubuswi, aka gakoko rero gashobora kuyibangamira kakayitwara n'inkoko nyina yayo itayibonye.

Mukirundi baravu ngo:"Akaruta akandi karakamira."Nico gituma mw'ishamba igikoko kiruta ikindi kirarya utundi dutoduto turi munsi yatwo ,canke ibindi bikarya ibikoko vyipfishije canke vyishwe n'ibindi, nico gituma nk'udukoko tumeze nkimbwa dukunda kurya ibiziga vy'ibikoko dusanze munzira.

Ibikoko bituma abantu bamukera rugendo bakunda ibihugu canke abantu bakunda aho hantu baza kuraba n' uko abari ibintu i wabo badafise bero mu burundi turafise ibikoko vyinshi bitandukanye mu mashambo ac'imeza nk'aya ruvubu canke amashambo c'imeza ya teza ni co gituma rero bamukera rugendo benshi bakunda kuza kuraba utwo dukoko.

Ibikoko biguruka dufise mu Burundi hariho inuma ,hakaba inuma z'ikizungu n'izikirundi, inuma z'ikizungu zikunda kubana n'abantu ariko inuma z'ikirundi ziba mu mashamba zigenda zikaba mubiti zikarikayo ariko utunuma tw'ikirundi canke utunuma tw'ikizungu tubana n'abantu kuko turunva kandi tukunviriza ivyo ubibwiye bakaba arivyo dukora.

Igikoko kimeze nk’ingurube kiba mw’ishamba har’abantu benshi bagenda kucita ngo kasongo, rero abantu benshi iyo bakibonye baragitangarira Kuko gifise imbere hateye ubwoba , gifise ivyinyo bibiri bisohoka rero ibikoko vyinshi biranagitinya no mw’ishamba kandi kirananyaruka n’igice kiriko Kiriruka.

Ubworozi bwa ibitungwa bito bito bibana n'abanyagihugu harimwo ; inkoko na impene mugabo abantu batunze inkoko nibo boroherwa cane kuko ni ibitungwa bironka abakiliya vyihuse canke bironka abantu babigura ningoga na ningoga kandi bigatanga n'amagi aryoha agatuma abana bakura bishimye bafise n'ubwenge.

Igikoko citwa imvubu ni igikoko kiba mu mazi kikarangwa nishavu ryinshi ariko kumurango canke mu ijoro kirashobora kuva mumazi kikaduga kumusozi kugirango ki gihige ivyo kirya nukuvuga naho ico gikoko kiba mumazi gitunzwe nivyatsi.

Bkubwo ibitungwa bitandukanye muri ubwo bwoko harimwo ubwoko bw'ingurube ingurube rero irafise ibintu yisangije ingurube nta kintu na kimwe itarya ivyatsi inyama ibintu vyose irabirya rero mu gihe ingurube utayikurikiranye neza irashobora guterwa n'ingwara igatuma imera nabi mu gihe utayivuje ku mwanya.

Mw'isi yose hari ubwoko bw'inyoni bwinshi, hakaba ubwoko bw'izifise amabara atandukanye, rero kakaba akabirya mu gihe ari inyoni ifise amabara menshi ku buryo bwuko n'aba mukerarugendo baje kuziraba batamarigwa bariko baraziraba, ku buryo bwuko badaheza baguma bipfuza kuguma bazibona mu maso yabo.

Inyoni usozosanga mubi bira bike kw'isi, iyi nyoni tuyisanga mukibira ca Teza ,aho inyoni usanga ziyaguye, zigatembera ahantu heza zikaronka n'ivyamwa vyiza vyo kurya ,nikuvuga ntizubura aho zarika, ntizubura aho z'ubaka inzu yazo, ziba zimeze neza cane.

Ibikoko biba mw'ishamba bigenda bikuba inda hasi hariho imiserebanyi hakabaho n'inzoka, inzoka rero zikaba ziri ubwoko bwinshi butandukanye hariho incarwatsi, hariho izirabura, hariho izera hariho izisa n'icatsi kibisi rero izirabura zifise n'ubumara bubi cane kuko iyo zigukomoye uragwara ukaremba.

Ibikoko bituma abantu ba mukerarugendo bokwibera mu gihugu cacu hariho inkende, hariho inguge n'ukuvuga rero mu Burundi mu mashamba cimeza nk'ishamba rya ruvubu hari udukende twinshi ku mabarabara canke inguge Nico gituma abantu benshi bahakunda kuja kuhatembera kuko utwo dukoko tuba turi mw'ibarabara tugatuma rero abantu benshi basamara canke bishimisha.

Ubuzima bw'ibikoko biguruka n'ubuzima buyobeye cane kuko buragoye gutahura n'ibikoko ubona birya ivyo mwisi canke bikarya ivyatsi canke bikarya ivyo abantu barimye canke bigahiga udu koko tuba munsi yivu mu rico gihe rero udukoko tuba twonona imirima y'abantu tuba tugoye kuko abantu beshi baratwirukana.

Ni agakoko kari mu miserebanyi igenda irakuba inda hasi. Ni agakoko gatinyitse ariko kataryana, ariko gashobora gukomora umuntu nk'umwana. Gafise ururimi rufise imitwe ibiri, nk'umwana karashobora kurungika urwo rurimi mu mazuru, kakamukwega ubwonko.

Inkuma :n'igikoko kiba mu myonga ciruka cane kikongera kikanaguruka, n'igikoko gitunzwe n'udukoko tuba mu mazi :nk'imisiba, n'utundi dukoko, ntangorane giteye mubeneguhugu kandi ntavyo cona nticonona ibiterwa abenegihugu bateye mu myonga cirira udusiba two mu migezi.

Udukoko twitwa inkende n'udukoko dukunda kuba mu mashamba, ahantu harimwo ibiti, kuko n'udukoko dukunda kugira ku mashami y'ibiti, twiryohera, turyohera n'abantu baza kuturaba, rero n'udukoko mu bantu bajejwe gukingira ibidukikije bitaho cane, kubera kirakwega ba mukerarugendo baza kuraba ivyiza vy'igihugu.

Inguge n'ibikoko bisigaye mu bihugu bikebike vyo muri afrika bigatuma bikwega ingenzi ziva hanze mu bihugu vy'abanyaburayi baje kuraba ukuntu utwo dukoko tuba twibereyeho mu mashamba cimeza rero utwo dukoko tuba dukingiwe abantu bajejwe gucungera ibibira canke amashamba cimeza baduha agaciro cane.

Inyoni ni bwishi mu burundi hari ubwoko bw'inyoni bita inuma hariho iminuni hariho amafundi bure n'ubwoko tubona bumeze neza cane buteramisha abana iyo bagiye kuragira iyo iyo bagishije bobakateba iyo bagiye kuragira inka bure n'ubwoko bw'inyoni buteramisha abana iyo baragiye bugira agate beteyo mu kirera abana bakaryoheba.

Ubwoko bw'ibiguruka aribwo inyoni, hari inyoni zishobora kuba zibera ku mazi zigatungwa n'udukoko tuva mumazi muri izo nyoni rero hari inyoni usanga zera hariho izirabura zifise iminwa isongoye itukura rero izo nyoni zera zifise n'iminwa itukura ni inyoni zitonona imirima y'abantu kuko zitungiwe n'udukoko two mumazi.

Mu bikoko dufise mu Burundi bigira mu kirere hari ubwoko bwinshi butandukanye, nico gituma abantu benshi bingenzi bashobora gutemberera mu Burundi kugira ngo babibone kuko birakunda kuba biri ahantu abantu benshi bakunda kubona, kugira ngo abantu bashobore kubiraba babe barasamara baniryohere.

Ubwoko bw'inzoka mu burundi buratandukanya ariho inzoka zirabura hakaba inzoka zera hakaba inzoka z'icacu ikibisi ni ukuvuga inzoka zirabura ni inzoka zigenda zikuba hasi zikaba ziga umukungugu izorero iyo muhuye na zo ni inzoka zikaze cane zifise n'ubumara bubi iyo zigukomoye ubabara rwose canke ukaremba.

Inkona ni igikoko kimwe kiri mu bikoko biguruka kandi bikagurukira kure, kandi ni igikoko giciye ubwenge cane kibona kure ku mpera ndende y'ibirometero. Ni ico gituma ari igikoko kiba kure y'ibindi biguruka kandi kirakaze cane.

Mo nuni n'inyoni iri mu bwoko bw'inyoni ziba mu burundi iyo nyoni nta kibazo na kimwa iteje mu zindi nyoni zibana iba yibereye huyihigira uutuni dukoko tuguruka dutoduto nk'insatsa inyenzi muri ico gihe nta bindi bintu iteza mu zindi nyoni zibana.

Inkende n'udukoko benshi bavuga ngo dusa n'abantu ,mugabo s'abantu kuko dufis'ubwenge nyene bw'ibikoko ,ariko n'udukoko dukunda kuvugana n'abantu hari n'udukoko ben'utwo dukoko tuba mu mashamba ariko utubana n'abantu kenshi turakinisha abana kuko tugir utuntu dutwenza.

Ubwoko bw'inyoni ziguruka n'ukuvuga zir'ubwoko butandukanye, harih''ibihuna, aharih'amafundi harih'inuma, rero ubwoko bw'ibihuna n'ubwoko budakwunzwe n'abantu benshi bitewe n'ukuntu zigenda ziravuga bakavuga yuko zitera n'umwaku, mugihe rero wumvise nk'inyoni y'igihuna iriko iravugira k'urugo abantu benshi baragir'ubwoba.

Buye nimivyomaratandukanye canke, bitewe n'ukuntu ziba ziremwe hari inyoni rusanga zikurura abantu ba mukera rugendo, kuko zituma abantu bazisamarira bagatuma baza ari benshi bari abuko zi iteye bari abukozigenda bari abukoziguruka n'aho zibaye.

Mu bwoko bw'ubukoko buba musi y'ivu ni ukuvuga ariho ifuku ariho n'imbeba zigira mu kuzimu mugabo hayi turabona ifuku imfise utwinyo dushisha, kandi tubina nabi akaba ri udukoko rero tushobora kwonona ibiterwa mu gihe warimye nk'ibigori zirashobora gukwega ibigori ntizishobore gukura biharage vyose zikajaniranya ngasanga umurima wao awe wose zarabumazi.

Mubikoko dutunze muburundi biba mumashamba cimeza hariho: ibigira hasi, hariho ibiguruka ,hariho ivyiruka, nukuvuga rero mubiguruka navyonyene bifise ubwoko butandukanye hariho ibigenda mw'ijoro bitabona, hariho nibigenda kumurango habona, rero murivyo vyose hariho ibikoko bita ibihuna biteye n'ubwoba biguma bivuga amajambo mabi abantu benshi barabitinya.

Ni udukoko tuba mu mashamba ni udukoko tukunda kurya imirima y'abantu, ni ukuvuga hariho uturya imiceri hariho uturya ibiharage hariho uturya n'ibigori rero muri ico gihe nico gituma abantu b'abarimyi b'imiceri bakunda kuyicunga kugira ngo ntihagire ivyonyi biza bivuye mu mashamba bije kwonona umuceri barimye.

Mu bwoko bw'inyoni hari ubwoko bwinshi butandukanye, kuko hari ubwoko buba hejuru y'amazi, hari ububa hejuru ugasanga bwirira ubundi buko buguruka, hariho n'izindi nyoni usanga ziba hafi y'ibitegwa zikaba zirya ibitegwa abantu bateye, rero muri izo nyoni zikunda kurya udukoko tundi, n'inyoni nziza kuko ntizonona imirima y'abantu.

Mubikoko muburundi dufise bigira hejuru biba mu biti hariho udukoko twinshi twitwa inyoni no murizo nyoni rero hariho ubwoko bwinshi butandukanye nk'agahungarema. Agahungarema rero gafise ukuntu kisangije ukuntu kabayeho komukugenda ntikabona gakurikira amajwi yako agenda agaruke.

Ubwoko bw'inyoni butandukanye, ino mu Burundi hari inkuma :Inkuma rero n'inyoni imeze neza itonona imirima y'abantu, mugihe watey'ibiterwa naho yob 'irihafi ntibirya kuko yirira udusiba tuba mumazi.

Udukoko tuba mumashamba ahanini aba yiyaguye mugihe dushobora kurisha tumeze nkimpene muga twiruka dukina amatavu cane rero bisaba ko tuba ahantu twiyaguye tukabaho twisanzuye dukina dukunda kugenda mumiryango tuba twegeranye tugira hamwe atakibazo nakimwe twiteza.

Agakoko bita inkende ni agakoko gashobora kubana nabantu canke kakaba mu mashamba, utubana n'abantu rero benshi bara tuzirika kugira ngo tudashobora kwonona abantu canke tukonona ibintu abantu bashize mu rugo, ariko turashobora gukinisha abana mugihe tuza turikina kubiti tuva kugiti kimwe dutarukira kukindi.

Ku isi hari ibikoko bitandukanye no mu Burundi iwacu hari ubwoko bw'ibikoko bitandukanye haba mu mashamba cimeza canke mu mashamba atandukanye hari ibibana n'abantu hakaba n'ibiba mu mashamba rero mubiba mu mashamba hari udukoko usanga dufise imitsembe mininiminini arivyo twita kuno amasiha.

Ubwoko bw'inyoni n'ubwoko bumwe mu bikoko biguruka, hariho ubwoko bw'inyoni bumwe burya ubuki buva mu mashurwe, ubundi bwoko bw'inyoni bukarya ubukoko bugira mu mazi, rero ubwoko burya ubuki buva mu mashurwe n'ubwoko bw'inyoni bworoshe cane atakibazo na kimwe bwiteza.

Ibikoko binini biguruka biba mu mazi, n'ibikoko umuntu atamenyereye kubona kuko s'ibintu vyegera n'abantu kuko birabatinya . Mugabo ubuzima bwavyo bitunzwe no kubona udukoko tuba mu mazi bigatera vyibira mu mazi bigatora udukoko kugira turye hama bishobore kubaho kuko ntibishobora kuja kubana n'abantu ku misozi ntibishoboka.

Inwona n'igikoko gisa nzokiri mu bwoko bw'ibikoko biguruka iyo nkona rero iba hejuru cane gusumba izindi nyoni zose ziba mu kirere ifise re n'amateka yihariye, kuko yoyo iyo ishaji rashobora no kwiyubura ikongerako imyaka mirongo ine gusumba n'ibindi bikoko vyose.

Utunyoni turi ubwoko bwinshi n'ikuvuga inyoni zifise akamaro kanini mu bidukikije nico gituma henshi mu mashamba abantu bajejwe gukikira ibidukikije nico gituma bategerezwa kwirinda yuko hari abantu baza guhiga mu mashamba kuko hari abantu batangiriza kubereko hari abantu baza guhiga inyoni mu mashamba nkuko batangiriza inyoni zirimwo bazigirira nabi.

Agakoko kitwa imbeba kabana nabanyagihugu kakaba no mumazu yabo ndetse no mumashamba iyo kaba mubantu karashobora kwonona ivyimbugwa vyabo, ivyo baba barimbuye bigatuma umuntu agenda kwisoko kandi yari yaribikiye imbuto azorima.

Ko bw'inyoni zera bugurukira mu kirere kure, kandi bukongera bukaba butunzwe no guhiga inyamaswa ziba mu mazi n' ubwoko bw'inyoni buguruka butamenyerewe mu burundi butyo rero minyoni itubonera ahanini ziba hafi y'amabahari bigatuma ibworoherwa no kuronka ibi ivyo zifungura mu gihe amafi, ariko arirekereza mu kirera.

Kw'isi hari ibikoko bitandukanye hari ibigenda vy'ikuba hasi hakaba ibiguruka hakaba n'ibigira mu mazi rero hari ibigira kw'isi bikagenda vy'ikuba inda hasi, muri ivyo hariho imisiba hakabaho n'inzoka rero inzoka zera canke zirabura zifise aho zigendera mu gihe ari inzoka z'incarwatsi zigenda zica n'icatsi zikagira ku bintu vyisa n'icatsi nyene.